Mumuganga mwedumwo anamai anopfeke ngubo dzekuchena aabviri ngekutyiwa ngevantu, ngekuti peshe pevanoonekwa vanenge veindofunga kubaiwa mwiri dzavodzo ngenaiti. Saka anenge eindoti pakandosvika ana mai engubo dzekuchena aya chasara kuti abudise naiti mumabhegi mwavomwo otibaya mwiri yedu ineyi.

Takandokura teizwa akuru ,asharukwa eidaro kuti mwona muchibhedhlera mwo ,amuzi kujairika ,maningi ningi ukaona vobate naiti dzavo dzo votange kude kubaye paganda unozwe nemwoyo kudambuka kuti dambu, kuti tiju ,kuti hino mwariwee ndinochipapona ere apapa.

Inini hangu ndinobaede kubonga ana maiwee nanababawe kweshe kwamuriyo kuti kudhayakwo here kwaimbabekuti kundobarwa tiri kwambuyayo kwakundochekwe chikumvuko kwakutoparwe chipande zvatopera wotozobva apapo kuende kumuzi matenda achona aachaperi asi zvineizvi kundobarwa mwana zvotonongerwa zvimushonga zvimutombozvo zvotodonhedzerwa mwana mukanwa mwana otopora.

Akhiti woye takanyagara zvino zvakandonaka kuti zvimweni zvakhona tipote teiyaiya nemumaterevhizhenimwo nemumaredhiyomwo teizvizwa nekutozozvihambirazve nekutozozviziya kuti kune zvimweni zvitenda zvekuti takanyagara tega atizvikoni zvinenge zveindoda antu akhona akazvifundira kuti auye azvirape anenge akapfeka nengubo dzakhona dzekuzvirapisa.

Kwaiye kundooti antu aroorwa zviya votoziye ichocho chekuti watonda ere mimba , yatondwa mimba iya yabarwa chimwana chiya chondoberekwa chondokura chanyati mundani manyoka zvisaya newainingira. Hino tobinga zvinezvi kuti peshe peshe zvibhedhlera zvamudhuze ana ondozwaroko abarwa ngaende kobairwa majekiseniwo ana apore.

Chinoita nekuvhumuka chimwana chemukwambo kumhatso kwedu kuti musandiendesa kuchibhedhlera nekuti ndikasvikeyo ndinobaiwa ngenaiti isusu tongodaro kuti haubaiwi ngenaiti, ndikokunenge kuri kurapwa kwacho, mwanangu nayi, ngekuti ukasadaro unofa.

Vantu veindokura nenyama dzakhona dzinenge dzeikweya kweya unenge woozwa mishuna yeshe yopanda, apana cheuchazwa kuti hino ngepari pachahamba mukati mwenyama dzangu dzino ndipo peunozondodaroko muntu orumba oenda kuchibhedhlera osvika kuchibhedhlerayo ana mbuya eutano orumba rumba newe echikubaira kuti upone, chinowa chiro chinenge chakandonaka mumuganga.

Ndakabasvike kuite pazera rechindombi ndeitye kuenda kuzvibhedhlera ngekundotye kubaiwa ngenaiti kundonzi kwo bvoo ngenaitiyo ndiko kwega kwendaindotya, mai angu aiti ochitangepo chekuti hambai kuchibhedhlera raiite tomu- tomu dikatika kutenderera ndeirumba kurikutiza ngekutya kobaiwa ngenaiti kuzvibhedhlera.

Ngezuva rimweni ndakaita ungati ndichafire kumushana kwamai angu haanodaroko eigara eizvironza eiti mwana nguwee mumango wataihamba wekupanda panda pashi peshe koosvike kuchibhedhlera, waizotoguma newe mai akabereke mwana waremba. Kuzosvika kude kuchizondorapise mwana azvichina neshwiro. Asi tinobabonga ngekuti ngemazuva vanoita nekuhambira vona madhokoteya ano, veipire vanavo mumamizi.

Hezvinodai zvino anthu anorwara eihamba pheyani akhiti woye mitenda yakhona inenge yakawanda kundoti hakhona anthu aareketi unochizoona ngemunthu achizowata pashi kana kuti wochi zobvunza kuti mai onini aazi kuuya kumudhibano ngei woro ozozwa kuti mwiri yakhona inopanda toroiochi zoobonga anhu ekuchibhedhlera anochizotora anthu akadaro oroochi zorapwa kusvika apona.

ii yakamboite bataibatai kumuntunhu weuno na kude kudai kwai munhu warikitika wadzaka wafa ,kude kudai kwai warikitazve wadzaka wafa anhu kwakuzozviti ndee akati chinyi na kwakuooneke kuti zvirwere peyani zvainga neantu hino antu tinobonga ngekuti akachizofundiswa hino zvinoizvi uno oziya anhu kuenda kuzvibhehlera wandoti musoro wapanda kuzvibhehlera ,wandoti apapa kuzvibhehlera.

Inopera ere midhibano yakona mukanyimwo hainyabvunza hawo kuti atizi kudhibana nemwi ngeyi kudoro rekufa kwaasekuru tikati atizi kuuya ngekuti taiya nemushongano kwaiya neantu akabva, akabve kuzvibhehlerayo aiti kwai tabve kunyika yeshe tirikufundisa anhu ngezveutano, aah! ukazochizwa chiro chakonacho unoba andoone kuti chakanaka amunawe! nekufa kuno kunoite kushomani.

Takakutiza kugowayo maina ngekupisha raiti rikatange kubaka mugowamwo mwait ere akiti woye unyari utano hwakona, hino taite mutsvire uno unozobuda pari tisina nemvura yekumwa, hino tinondobonga nekuti ona eutanowo, anondoramba eindodaro garai pandhuze nemasaa, pane mvura dzekuti mushandise nekuti panemvura ndipo pane muntu.

Zvaironzwa zuro kwataiva kudoro rekufa kuti kuchada kuuya antu anenge achiparidza ngezvehutano anobva kuretu eichingoreketa kuti antu oitwa mafundisirweni eichindopa anu ngechendedzo kuti mukaona zvodai mokasira kudai kwese uku kuri kuzama kuchengetedza mwiri yevandu. Arume neakadzi vanenge veyizviita.

Takati tapedza kusota vhiki rakapera, pakauye mwanarume waifundise vantu veshe, vezera rechidoko; vezera repakati; nevezera rasharuka. Echivafundise kushambe maoko kwakanaka, echireketa nezvezvakanakira kushambe maoko ngesipo, uye kushambe maoko ngemvura inoerera. Waibaanase kuzvixasa zvekuti munhu wese wakazvizwisisa.

Antu anode kuronzerwa ngekuti hetakagara zvino peyani amweni anofunge kuti kana kweizwi utano, kana kweizwi kupona woti ndiwo maphiriziwo nembitiyo. Kubeni nemvura peya, kubeni nemvura, inofanire kuti antu anase kuibatisisa ngekuti pasina mvurapo, hakuna ngekupona kwakona.

Kudai dzinyari tsika dzakangogara kudai dzinenge dzakangonaka ana endokura endofundiswa nemugqokero wehembe wakanaka veizongodaroko neve kuzvibhedhlera vechiuya veifundisa andu akona mundaraunda kuti tinoda tichengetedza nyama dzedu nehutano hwedu nekupfekako kweingodaro kuchengetedzwa kuti zvinge zvakandonaka.

Ndau ngendau takagare kudai peyani fanika kwedu uno kumandau kunenge kunee zviro zvakhona zvimweni zvinochizogadzirwa mworokorwra nekuzoziya mabizo azvo kuti ngezvei kubeni zvinenge zvechitobatsira tinobaabonga maningi zvedu antu ezveutano ano anohamba einasire ndau yesu kuti antu apone agwinye.

Vaizvironza eya vasharuka vemunharaunda mwedumwo, kuti garai mwakagadzirira rambai mwakandonasira pachada kuuye vantu vanenge veindofundisa vantu maererano ngezveutano kuti vantu vandogara veiziya kuti zvakambonakirei kuti tigare takachengetedza mwiri yedu ino.

Vaipimbimidzana vakomana navasikana nezvimbuya kudzake musawa mubani mechinoguma mubani imomo ndimo maiwachwa washeni dzeikusukwa vantu veiimwa nepaderapo zvikumbo zveisukwapo asi aa tibaibonga zvedu neutanowo wongoti peshe peshe mapombiwo pfaa mapombiwo pfaa vantu votoshambe maoko zvibari nemunakire wazvo zvakati mbhoryo.

Zvingaita ungati ngezvemahara zvimweni zvakhona zveireketwa kuti antu endai kumidhibano kune antu ari kuuya ari kubve kuretu. Ari kuuye kude kufundisa antu ngezve utano kuitire kuti antu akagare kudai asanyanye kupande mwiri. Hino antu akazvizwa wabva ngeapa woti ndinoda kuende kushakura rangu, asi tinobonga ngekuti antu akuchiti akazvizwa mazuwa ano okwire kuyenda.

Hazvibviri nekudakadza peyani takagara zvino kuti wakadarokozvo wosvikaa wozwaa , wanyaende kuzvibhedhlerayo, kuti wainyati unorwara woguma woronzerwaa kuti aaah , iwewe wakagwinya mazuvano, zvimbori nani zvouzwazvo, unotozooona kuti aahh nengazi inoti taramuke kudakara zvoiro zvohamba zvichindoreketwa kuti vantu ngavabhuyirwe ngezveutano zvino agare eiziva ngekupona ngekudakara.

Akitina hetiri panozvino utano unou unode kuramba hwakandozwaroko hweindoningorwa ningirwa , kurikohloiwa antu eiende kohloiwa hino antu azviziyi peyani kuti usati watoende kohloiwayo kune zvakakosha zvinondodiwa nemunyama dzedu muno kuti zvikwire zveidzaka mvureyo inondodiwa makumwawo, makupuzawo anodiwa kuti arambe arimwo ndokuti nehutano hweduho hunake.

Varumbwana vairi vemuzera ungatei wakafanana vatumwa ndianamai awo koochere mvura. Varikugweja, varikugweja vechiise muchidumbu mvura yakawanda yekuti yooshande kumuziyo. Varikubetserana ngenjira yakanaka.

Vana mai voye ngatitende ngatitende zvikanyazi uyai kumudhibano uyai kumanhamoyo kwafiva kwadini tisazoti yove tode kurumbira koshakura kuminda kweduyo. Ngekuti ndiyo nenguva yaanozvirinza eutano ano anondotaimira munenge mwakaungana antumo odaroko oro vozvironza oro vozvipanda zvoutanozvo, muntu wega-wega votobatsirika

Kusayaiya hawo mandau ngemuteto wawo ngekuti chona chinoronzwa anode kutanga achishandise ndxondo dzawo roti ona ndiwo anonyanye kufunga maningi kubeni zvatodaidzirwa zviya kuti hambai kumudhibano kune antu eutano

Zvinodariko zvorochinesa eya zviro zvakona zvekuti munochikorera nekuziya kuti hino tochitangira pari Mwari wee , tinobonga hedu vezvibhehleyawo nedhokoteyawo vakachizotouya vakati ne ndxondodzo tinorapa hino nevanonyarashika ndxondodzo vanonyarwara zvirwere zve ndxondo voenda kuzvibhehlera peya korapiwa.

Tinoba mubonga mutape watinaye nemasabhuku akewo orodaro peshe peshe, nemianoenda kuchechiyo, achumairi ngemasoto, ngangoramba eingodaro eifundisa antu kuti antu arambe achiziva kuti utano wemuntu wakanaka uye kuti antu asaramba zve achizoita achifunga zvakawanda ngekuti zvinopedzisira zvovhiringa nenxondo.

Yakati tiri kumudhibano kwatanga tiri teidzidziswa ngezvenyika yedu ino kuti hino tochizoite muvhoterenyi tinochizemge rakadini aaa antu kwakoti tsvee zvetaifundiswazvo kwakodarika waidzirwarira antu kwakuti kwirititi kusheka hino aa tinobonga ngekuti pakachizouya ana nyamazvikokota eutano newe ndxondo uno echichitifundisa.

Ngenguwa dzimweni, mumabuya mwedumo mwatinogara, vanombouya vanoona ngezveutano hwenqondo, vechichifundisa antu kuti mukaona zvodai, mwochidai, mukaona zvodai mwochidai, kuri kuchifundisa antu. Antu akaungana pamwepo, zvinenge zvibaari nemunakire wazvo, ngekuti tinosara tine chekubata ngenguwa yavanoenda.

Zviro zvinobadakadza kuzwe kuti muntaraunda younogara mweya vekuzvisungirira kweantu urikuramba veidzakira. Ngekuti hachisi chiropi chakanaka kuti mundoramba meizwa kuti panhapangana pafiva mangwana pangana pafiva antu akona eshe eindofa ngemapote. Saka antu akandoramba echindofundiswa kuti zvakamboshatirei kuti antu azvisungirire zvinoita kuti nenyika yedu igare chakanaka.

Kubeni vanoramba veizvironza hai kungoti nzee dzedu ngedzinenge dzakaronderwa zvitanda, veindodaroko kuti amunaa wee itai kuti antu ahambe ajekerwe ndizvo kuti hemunoona kunezvibhedhlera zvakabaati hwee zvimweni kune dzimweniwo nyika itai kuti ana afunde azoguhawo kuzvibhedhlera zvona zvakanaka azvione.

Taizvironza kudarokwo techiti zvinode isusu vanthu vemunharaunda muno mwasabhuku, tobatana pamwepo togare pashi, toonesana kuti hino tochidini ngekuti tisu tinoti kana tichinge toozwa mukuhlwani, nemukhuyana tinorumbe kuende kuzvibhedhlera. Hino tookirwa ndiani? Saka anthu aindobhuirana echiti ngatiake zvibhedhlera zvedu zvinozotirapa kana tarwara.

Chimunun'una changu chinogara cheindozvironza kuti taita imwi, inini hangu zvekushande muchibhedhlera andidi, ngekuti ndinotya kusangana neantu anenge akadzara maronda, antu anorwara, antu anofa .Saka chinoramba cheindodaro kuti kuchibhedhlerayo endai zvenyu esi inini kushandamo andidi hangu.

Waizozwa mbuya angu ooti atidi anoreketa zvisina neshwiro, atidi anobvunza zvisina nematuro kwai ibvai pano mwoende kokhabe dzoto kune amweni kwemunotambeyo kubeni yainge nyaya yekusaade kubvunzwe kuti mbuya zvibhedhlera zvino zvinombosiyana ngenyi zvinoti zvimweni zvakanaka zvimweni zvakashata, iwo aindowa nemushumo wekuti chibhedhlera chibhedhlera mwana wangu.

Chaidaro chimuzukuru changu kuti zvinombodaro ngei kuti zvibhedhlera zvinombosiyana kune zvinenge zvakati hwee kuti mboryo kozoitawo zvimweni zvinenge zvakatambudzika tambudzika ,ndikati zvinosiyanana mwana wamukoma wangu ngendaraunda ndemare dzinenge dzine vandu zve ngenyikazve zvimweni zvinenge zvakati mboryo.

Ndau ngendau inosisire kundosiiwa kamweni kachindau kekuti anthu arapirwe iakwe nezvibhedhlera anthu arapirwe hino ngekuti anthu ekwedu uno akandojaira kude kuti ndau yeshe ngairimwe isimwe zvimahlobo kubeni zvimahlobo zvakona azvizobviswipo peya zvati fooo kuoma ngezuwa asi tinobonga ngekuti anthu ari kufundiswa nendau dzedu dzino dzaanazvo zvibhedhlera.

Ndiani uchine nepeni kwedu uyo mazuva ano kuungoti tondere chipeni jwainga uchiuyiwa nacho kwayi choiswe mugaba kunode kuwakwa chibhedhlera chekuti antu orwara antu owuya nematenda awo muntu weshe neanode kubara anemimba awone kubariremo muzvibhedhleramo hino hayi antu aachina nemari nekude kuwake chibhedhlera kubeni chinode kuzowabatsira nemberiyo.

Kwamadhuku kwakamboita mbiri kudhuze nekanyi kwedu uno kwai amweni sekuru vaichingodaroko anyazwe tsinga dzake kupanda oti uyai tidondedzere inotinobonga ngekuti mumango wakona wekuenda kwamadhukuyo wanga wakareba waiti wagumeyo vantu vanenge vakati guburudu kugara hino zvinezvi haaa tinobonga zvibhedhlera zveshe zvadzara ndiyo mitombo iyi yechirungu andu otopona.

Vanondogara veireketa Mutape vekweduyo, kuti anamai woye naanababa wee; majaha nemhandara nendombi, uyai tigadzire zvibhedhlera. Ngenguwa yetinoate pashi teizwe mwiri kupanda, tinorumba kuenda kuzvibhedhlera zvedu zvetinonga takanasira totopona tirimwo.

Arembi ana murape kweduyo kunyati hei ana mutape wee tinoda kumboita zvekurima muminda anongodaroko uyayi tiake zvibhehleya nekuti zvibhehleya zvino tazozviaka tisu neana edu tinosisa kuzopindamo teirwapwa ndiwo madhokodheyawo hino zviri kutoakwa anhu arikuto pona.

Anodarokwo masabhuku kwetinogareyo kuti hemwakanyagara ngatiningire kuti tinacho ere chibhehlera chekuti kana tazwa mwiri yedu kuti inopanda torumba toenda apapo. Kuti tisina zvibhehlerazvo ngatizvigadzire zvozotibatsira isusu kuitire kuti zvozotibatsira isusu kuitira kuti patinozwa nyama dzedu dzeipisha dzine maguyana toziya kuti tiri kuende korapwa apa.

Kudhaya koo vandu vaingoropo watoite mimba yake kugara nayo kanyi iyo eyitore mitombo yake yemushango imweni eyipakira imweni yeyimwiwa imweni yeyiofekerww nepapi imweni yaite yakatsamirwa hino ngokuti pakazongouya zvibhedhleya ngepadhuze pedu pano hapachina ndeumwe uchazviita wandotoite mimba andu kurumba kuzvibhedhleya zvoda kuchizotona nekuti neana akona hachafi.

Ndakarumbirirana nako, ndikati murumbire wenyuwo munoguka mukakuwara mirenje . Ndikati teramirayi pashi musaite murumbirewo mweijata jata. Hino anozwa ere ,hino akachizodaroko murenje uyapwa, ndikati akuna kwatinoenda kuberekana newe kuchibhedhlera. Hino kuchibhedhlera nenguya yaanoguma paanorizwigo mwana ochema kubeni haanochemazvo ndokutopona kwakona.

Zvinondoramba zveindoreketwa kuti ntharaunda yega-yega ngairingire, ione kuti muzi wayo wechibhedhlera weingaite kuti yazokorera nenyama dzavo dzapisha inozoenda koorapirwa wakanaka ere? Hino ngekuti amweni anenge eindoda zvemahara zvekundoitirwa akaata. Asi amweni anotoshanda kuti zvibhedhlera zvawo zvinake.

Takasheka zuva iro tachidaroko kuchibhidhlerayo chiri muntaraunda medu chekwaMabheka. Taendako kuMahiya nen; anga . Taizviya here kuti nen'anga dzinouyawo kuzvibhedhlera . Kukumana ngen'anga dzirimowo. Tikati mbiti yemushangoke. Dzikati pane zvinoda mbiti pane zvinoda zvibhedhlera. kombati zvibhedhlera zvakatonaka.

Taindodarokwo tabarwa zviyaa ndiana Mai edu kanyi yo, apana nachimwe chaindoitwa. Kwaiya kundodaro kwo mwana wabarwa kwirai naye aparwe chipande. Torai mashakani ayaya mumudzorerere. Zvakangodaro kwo zvitori nemunakire wazvo, antu eitokura. Asi zvinezvi ngekuchinja kwachindoita zviro, tinobonga muzvibhedhlera zvaayo antu eindokura zviya anenge endozarokwo juu antu endokura eienda.

Ngemugubera kweduyo kwakauya ana mbuya anoshande muzvibhedhlera anoziya ngezvekubara kweakadzi ,eifundisa antu munharaundemwo eiti, "mukange mwaita mimba zviya ,musagara nadzo kumakanyiyo rumbai muuye kuzvibhedhlera ,ngekuti ndokwetinomurapa, uye ndikwo kwemunoita kuti ubatsirwe nekubara zvakanaka".

Chiro chakandonaka mumuganga ana mai woye, kuti takanyagara kudai tindoziye kuti mwiri ikanyapanda tinofanira kurumba kuende kuchibhedhlera. Vanyari nemimba vanondokuridzirwa ngevehutano kuti ngavarumbe vaende kuchibhedhlera ngekuti ndiko kwega kwawanokwanise kubatsirwe kubara zvakanaka kuitire kuti ngemwana ari mundani abude ngenjira inodiwa.

Anotamba eindozvironza antu ekweduyo echindoti kundoti mandau pfungwa dzakona dzinenge dzakapata pata haanodai zvino asingaiti kuti tiwake zvibhedhlera anoziya ere kuti ngezuwa rekurwara zvinode kuti zvishande kwevariyo peyani asi ngekuti antu ochindotanga padoko padoko kuchichiona kuti zvinobatsira tinobabonga antu oshandire pamwepo kusimudza zvipatara zventaraunda.

Kwatuzukai antu andodaroko kuunganidzwa pashe-peshe antu eindounganidzwa antu eindoronzerwa. Akhiti voye kuti mutunhu uno ujeke ere kuti muntunhu uno ubati mhoryo tindoziye kuti neanyapande mwiri anonge ane pakurapiva muzvibhedhleramwo. Antu airamba peya zveibhuiva kuti muntu ngaake. Hino tinobonga hedu ngekuti muntu zvabamujekera antu otoake zvibhedhlera otopona.

Mainini angu ayindogara eyidaroko eyiti mwana wangu nayi urombo uroyi ndayi ndine mare ndakaendawo kuchikoreyo takeyende koofunda kubeni hayi mumusoromwo mwaingofungwe kuti dai ndakafunda ndakaendawo kooshande kuzvibhedhleya yo ngekuti kwaichindozwi dai ndakaende kuchibhedhlera pamwe mai angu ano akafa asikazi ndakarapa ndemene.

Ndau ndendau ine mwuitire wayo akiti naye. Zvimweni zvibhedhlera ngekune dzimweni ndau, zvakabati mhoryo. Zvimweniwo ngezvakabati tsvaa. Asi tinoda kubonga ngekuti hurumende yedu ino iri kundoramba eizvigadzirisa zveshe, kuti zvipedzisire zvabati mhoryo.

Nyika yedu yakabanaka zvayo inondotendedza vanhu veshe kuti majaha nendombi, ana mai naana baba, veshe vafunde veizwa zviro zvinoenderana maererano neupenyu hwedu, aah yakabaanaka nyika yedu iyi.

Antu aindofunge kuti akagara zvino anofane kuti afundiswe ana adoko ega peya kubeni azvidarokopi neantu akuruwo anodakufundiswa kunyanaya maningi zvona zveutanozvo azvina ndachemebre azvina ndagume kubara woye ,antu ngandoramba akafundiswa anhu ezviziya ndokuti anhu azvozviziya kuti hupenyu hwakanaka.

Taita angu anondoramba eizvironza kuti, anaamai angu wee, dai ndanyapande mwiri musandisimudza henyu kundiisa kuchibhedhlera. Ngekundootye zvimuchini zvinoite kuti wasvika kunotorwe ngazi, kunotange kutorwe zvimuchini weibaiwa -baiwa. Zvirozvo taita angu aadi nekuzvizwa. Ngekudaroko, aadi nekuenda kuchibhedhlera kwacho.

Hetinogara zvino tinozviziya ere kuti amweni edu hama dzedu dviya dzinofa kumakanyiyo dzimweni dzakhona dzinofa ngekusachizoziye kuti ndodini hino tinobada zvedu kutobonga anoramba eindotironzerazvo ngezveutanozvo anoramba eindotifundisawo nekutigwinyisa orodarokwo kutironzera toro eya eya torotedzera toroponazve.

Iya pezvakadaidzirwa vakaramba peya madhodha kuti atiuyiyowe, kumbori nei kwamunotidaidzireyo munondoramba mweitidaidzira nguva ngenguva hatidzakimwo mubanimwo. Pevakatozodzaka kwaakutoona antu akatoungana, antu arikutofundiswa peya ngezveutano ah kwaakutozoti mwaita henyu akiti wee mwatidaidzirawo.

Kubeni zveironwa zviya anhu anoita kunga jee, ngekuti anhu emandau kanyi kuno kwedu hai abviri ngekutore chiro orochiita chisina basa antu eidaidzirwa zviya kuti hambai kumudhibano tanyaasangana pashi pemuchakatapo pane antu akona anenge atoripo anenge eibaafundisa ngaanhu ngezveutano zvino anhu anozviita zvemahara asi tinobonga zvinoizvizvi ngekuti anhu ozvizwisisa zvanyadaidzirwa zviya.

Vakadaroko zuro sabhuku venharaunda yeduyo takazozwa kabhero ngende-ngende keihamba kuindogaroko kukoka antu uyai-uyai antu pasi pemuchapo. Antu kwakutoungana kwakutozoona votoguma vona vezveutanovo veindodaroko veireketa, veindo fundisa antu kuti antu musafa ziyai kuti upenyu hwakakosha, antu eindo bhuirwa zvakanaka.

Gore rimweni ndakati nechimurumbwana changu hoo! Pakamuka tsumburumbu cheiramba kuenda kuchibhehlera ndikati unonyepa ndokweunotoenda kwakusvika kuchibhehlera ndiro jekiseniro mvoo ngekuti miti yemishango tanga tapedza yeshe yeshe zveiramba

Heinya bhuyiwa mutombo uno akiti woye waizoiziya kuti uri ngeuri kuti kwakakubvisa ngemimba kuti ndodai ngekuti mundani mangu munoruma muno tsuna mundu kwake obvisa mbuti kuda kudai mbuti uya wozotoona chiri mundani chiya podzo chapodzeka chopodzonoka hino tinobonga vemuzvibhedhlera neveutano vari kuhamba vachifundisa antu kuti tisabvisa tisangotsenga mitombo yeshe yeshe.

Zuwa rimweni ndakati ndeikwidza mutuntu ndeihamba zvangu nepatoro raiti rokwidza rokwidza. Chochodaroko chimurumbwana changu zvikazi mai imwi zvinomboramba zvakandoturikwa peshe-peshe zviinyi zvinondoti nepambuti panenge pane zvimapepa zvakanamirwa ndikati ngezveutano, antu eutano anondonamira kuti antu aerenge, antu aziye kuti antu asafa.

Antu kundozviramba havo zvaakanyagara zvino ngekuti mushumo vemuntu ona pachavo ngevekundopikisana nezvinenge zveitwa. Kubeni zvakabati mhoryo kuti muntu undoti peshe-peshe pavahamba. Vondoona zvinenge zvakanamirwa zvinenge zvakanyorwa ngezvimabhuku zvakona zveindopuva antu. Nemapepa akona eindo namwa peshe-peshe kuti antu andogare eiziya utano huno.

Ukanyaenda muzvikora ukabhunza ana easikana neakomana anenge airimo kuti hemunofunda kuti hemunofunda majaha nendombi nai, chimbondironzereyi kuti mwakura munoda kuzoita mabasa eyi? Mishando yakhona yemunomboda mwakura ngeyeyi, anenge eingodaidzira kuti tinoda kurapa, tinoda kurapa muzvipatara kutaura kuti mazuva anawa mwana weshe ndochoondoda.

Yakayi yaruma ngekuza rimweni yamakoti vangu mimba yapanda yaruma antu kwakuti ngatisvage chikochikari titware tiendese kwambuya..sekuru ndopakazoti achiguma akati akuchina unopinzwa muchikochikari kweende kwambuya kobara. Ngaakwire mumovha tiende naye kuchibhehlera aende korapwa.

Takanyagara kudai akhiti woye ngatigare teiziya kuti ngezuwa rinopishe mwiri pounopandapaya tinochidini, tisasaita zviya zvataiita kanyi uno zvekuti tosunga madhongi nengoro. Ngatigare totenga nemovha dzedu dzekuti tarwara dzinotirumbisa tokasike kuzvibhehlera totorapwa ngenguwa topona.

Takazozwa zuro koyedza mangwanani, rorira bhera ngende ngende kwasabhukuyo, kwakuchibvunza kuti kunenyizve zvikazi kunemudhibaniso kuchizoti endei, apana nechaireketwa. Kwaingoreketwa nyaya yekuti ngatiake zvibhedhlera. Ngatiake zvibhedhlera ngekuti atidi kuti antu afe, ngekuti firo rakhona roitwe kanyi kuno rochitowanda. Wozozviningira zvibhedhlera zvinenge zvakaita zvishomani, hino zvovakwa.

Iiiii ndiyani uchine mare kweduuno mazuvaano wanyati rimei zvimadima kude kuti itseyi kotengesa weindobveyo unozozwa sabhuku odaroko ngadziuye uno nekuti toda kuti tiake zvibhedhlera taremba kuhambire zvibhedhlera kubeni zvona zvaka chindonaka ngekuti nezuva rinopanda mwiiri unondorumba wosvike worapwa wotopora.

Musaningire sure anondoramba eidaroko mafunge zvekuenda mberi ningirai mberi. Mafunga zvekuti tinoda kuwaka chiro chedu rambai mweiaka nezvibhedhlerazvo ngazvirambe zveiakwa. Ngekuti zveiakwa kudaro zvinobetsera nesu vakona kuri kuti tanyazorwara nemwiri yapanda zvinenge zviripadhuze nesu.

Kudhayako taidaroko wanyaite mimbayo, wanyaguke murenje ,wanyadini kwaiye kundodaidzire chikochikari ngadzisungwe mwombedzo zvosungwa mwombedzo muntu okwidzwa zvodaroko guchu-guchu eienda aindozosvika ndipopo kutosvika nedenda rakona rakurisa ,hino zvinozvi tinobonga ngekuti nezvekuhambisa zvakona zvaayo zvinobaarumba ngenguwa dokodoko muntu watopora.

Ndaraunda nendaraunda takanyagara kudai zvino ana mai wee ine zviro zvayo imweni yakona ine zvitoro zvayo imweni yakona ine zvibhehlera zvayo zvochitosiyana nenharaunda yakona nemuakirwe wazvo neantu ari munharaunda yo nekudhurazve kwazvo isu kwedu uno kwedu kune zveuno zvinongodiwa nevantu vari uno nemari dzakona. ASI kweshe kuri kungoponako.

Eya taiti teienda kwambuya edu takudaroko tiri ngemubhazimwo teidongorera teiona ngembiti yeihamba uri ngemubhazi zviya weiona ngepafafitera unondoona inga zveitere ndakazozwa kodaro kachirumbwana kakati maiwoye ndikati ndawowe zvikazi chini icho ndikati zvibhedhlera mwana wangu , kuno kune zvibhedhlera zvakakura. Tinobonga ngezvibhedhlerazvo ngekuti anhu anorapwa eiporepo.

Kwai hai voye zuva rimweni ngechimunun'una changu taita imwi heyaya. Chimbondironzerayii kuti uyu zvibhedhlerazvo zvinombosiyana ngenyi akhiti. Ndikati zvibhedhlera zvinosiyana mwana vamai vangu voye ngendau ngemari dzakona dzinenge dzine antu ekuvaka. Dani uno hatiaki zvibhedhlera zvakakura tinondoakavo zvinopindirana nezvetinazvo.

Teikura ndaigara ndeibaazvironza zviro zvino, hino ngekuti ukanyazvironza hako zviya anamai akona asina nechaanacho hapana zvezvinodetsera ngekuti unenge usina anokubhadharira mari yakona kuenda kuchikorayo kuti inini ndakura zvangu ndinobaade kushanda muchibhedhleramwo ndeizodarokwo ndeirape antu ndeizodarokwo ndeiongorora antu. Ahh anozviita ano zvakabanaka akiti woye.

Takaite dikatika pambatsopo charwara chimwana chaatete tikati ngatikutware tiende kuchibhedhlera ngekuti mitombo yemushango yega yarambe kuporesa chaipanza mwiri weshe weitikwii kupisha , chona korokoti mhere kuti tutsutsu cheiti ndode kuende kuchibhedhlera zvakanaka tikati zvakanaka mwananguna esi nemare dzakona dzinenge dzodhura kubeni atina.

Ukahambe mundaraunda dzakasiyana siyana unondoningira wega weindoona kuti kudai dzingari munyika muno unondoona kuti zvibhedhlera zvino akitii we zvinochingosiiyana zvichienderana nekuti hino andu akona aripari kubari nezvimweni zvibhedhlera zvakabanaka zvekuti urimo unorota ngehope kuti tshwa unokanganwa kuti unozwei munyama dzako dzo.

Paiya nemudhibano kweduyo akhiti woye. Mutape waidaro kubudise chidokoriro echireketa, echipopota kuti anamai naimwi nanababamwi, endesai ana kuzvikora. Endesai ndombidzo nemhandaradzo, nemajahawo kuchikora aende kofunda. Tode kuti ouya ashande muzvibhedhlera zvatiri kuaka izvi, atichadi kurapwa ngaantu ekuretu, toda ana emu ntaraunda medu.

Kwai ndaraunda ngendaraunda ngaiake zviro zvinoidetsera nguva ngenguva hino antu aindodaroko kuti zviinyi zvinoakwa mundaraunda muno zvisingamboperi zvakazoonekwa zvapera kuti iyazve maiakwe zvibhedhlera aa kutobva apapo pachakaakwa chibhledhleracho antu kwakuite ekupitipidzana neusinyarina nechaanotozwa muntu unondoti apa pangu panorwara ngekude kurapwa .

Kamweni kakhona kaibvunza madeikoni, keiti mbuya zvibhehlera zvino zvemunoronza ndizvo zvakachipera kufanana ere, zvakatodzana ere zveshe zveshe ndikati azvitodzani muzaya wangu woye, zvinochindosiyana ngekuti chakaakirwe kuri uye chiri ndau yekuri, ukaningira chiri ndau yekwedu ino chidoko asi kune zvimweni zvibhehlera zvakakura, zviri kundauwo dzakakura.

Ndainesana nechimunun'una changu mazuwa apera cheizwe mushana kuti andidi chibhedhlera chemukanyi muno ngekuti achizi kunasa kunaka nemukati makhona .Ndikati haiwa mwana wamai angu woye ,zvona zvaunoronza zvozvakanaka, nemare dzakhona dzinenge dzodhura .Hino isusu hetisina kudai atizodzikoni ngatirapwe apapa ngekuti chatinongoda ndiko kupona ukoko.

Kudhayakwo aindodaroko eya haiwa hemunoiona mishando ino inosiyana . Kune yeaisa, kune yeakadzi asi tinobonga nekuti hurumende yedu ino yakandodaro kuti akuna rechiisa hakuna remwanakadzi mushando wese unondoshandwa hino akomana neasikanamwi endai kuzvikora mwoshande mishando ino muzoshanda nemuzvibhedhleramwo.

Asharukwa vekweduyo vanondoramba veironza kuti musarekere vana veindofunda kunyaite zimufundira ,vasingazi kuti mberiyo vanoda kuzomboitei vazokura mishando yakona .Vanondodaroko kuti vana ngavafundiswe vachiripashi nemishando voziya kuti kunyanzwi rekuchibhehlera vanenge vechimboitei vazopedza kufunda kwakona.

Ngazi dzedu dzino kubva teibarwa dzakadzare mitombo yega yega yaiite kutsiwa ndisekuru. Sekuru eduwo kuti titi yaive n'anga kuti titi chaiye chiini apenoo, yainfove mitombo yavaitsa teimwa. Hino zvinezvi hai tinobonga ngekuti kunyazwe mukuhlana munthu ukaende kuchibhedhlera unopiwe maphilizi, kundoti kabwa kamwe, wotomwa, watopona.

Ngemazuva ebesha mupengo aya vantu vakapera kufa ngenda yekusatedzera miteto yaironzwa zvawaiona weihamba kuti neanyari muzvibhedhlera aingohamba akafukidza miromo yavo ngekuronza kuti vaitotyawo kufa asi amweni andu nekusada kutedzera aindohamba akabvisa otofa.

Aindodaro ana ano eingodaroko kuti ungatitamire mare dzekuenda kuzvikora. Zvino tikati kutama mare ana edu woye nekuti nekwatinohora, kamuhoro kedu kakange kuita kadoko doko. Asi tinochizongodaro teishingirira teivaendesa kuzvikorayo kuti eingodaroko kuti tinenge tichida kufundiswa ngezvemishando yatoda kuzoita. Hino aa tinobonga ngekuti vakabaafundiswa tikazvizwa, totorapwa peya.

Chiro chaichiti andu kundayako chaive chekuti akabata kufunga kuti mwana wangu aroorwa kwangana. Kubeni ekwangana ano arombo aana ngemare. Waichizongoziya kuti hino chinoda kuzwini ndiani, andu kwaive kuchizotsenga mbiti vozopedzapo mozotozwa kuti atowa mai ndingi vaya. Hino tinobonga hedu ngekuti mazuva ano kwaane chiyungu chachingodaroke zve wandozwe tsinga dzookweya, anthu orumbe kuzvibhedhlera.

Hayi mishuna inondopanda nguwa ngenguwa, umweni wati musoro unopanda, umweni wati mundani munopanda, asi chinenge chakandonaka ngechekuti tirambe teihloiwa zveitsvagwa kuti panopanda pakona ngepari, pakange paonekwa, antu ngatirumbe, ngatirumbe nepanopanda kuzvibhedhlera, toorapwa.

Ndaiti mukoma angu anopenga aingoti aifamba edaroko eiti musarekera vana veingofunda kuzvikorayo asingaziyi zvaari kufunda zvakona zviinyi itai kuti mutore vana mumbovaunganidza mogara navo pasi kwakuvafundisa vaziye kuti anyazopedza chikoracho unenge eida koitei hino votozviziya peya unotovazwa veiti toda koita madhokodheya muzvibhehleya tikati tinobonga.

Hwana hwedu huno hayi kunyahuti musasaenda kuchikora ngekuti mari dzakona atichina anemwi, tinoda kuti timboaka nesu pekuti tigare. Tuchada here ngekuda kufunda nekuda kuchindoita mabasawo. Unochizozwa kuti tinoda mushando. Ukachiite kubvunza kuti unoda kuita mushando weyi , unozwa kuti ndimwo muchibhehleramwo mwetinoda kupinda kooshanda. tinobonga ngekuti vana vofunda muchibhehlera

Idika tika nemajaha nentombi ekwedu uno mazuvaano apana neuchada kuti ndinootengese pamusika ndeirumba nemadhumbe nemadima unondozwa uripaari unondoronza rekuti inini hendinofunda zvino ndinodanani kuzoite dhokodheya umwe ngaumwe paari une nemushando urimumusoro pakwemo worozozviti ndee zvakandozoti mhoryo.

Chaindibvunza chimwana changu eya mai yamunodaro kuti ndifunde munoda kuti ndizoitei ndikati iwewe ndiwe unochiziya maererano nekufunda kwaunoita. Hino tinondodaroko hurumbwana hwedu hwo ngahufunde akati woye huzoziya kuti tinozoitei ngekuti chatinoda isusu muntaraunda ngechekuzo rapwa tapinda mu zvibhedhleramwo torapwa topora.

Imare zvayo ingandonesa muntaraunda mwatinogara dangani mishando yacho inenge yeipera nemwekuite magawu munenge musingaonekwi asi kune vanenge vabaazvikona ere iih !. Zvakabaanaka akhiti woye kuti ana ano aende kuzvikora andoozvifunda zviro zvinenezvi ngekuti nemitombo ino aizonesi vanenge veiigadzira, nevanonyazorwara zviro zveshe zvinobva zvazobaite zvakanaka.

Ukati weihufundisa huya hwana hudoko zvedera humuchechana hweshe ukahubvunza hemunonyafundamwi majaha nendombi mwanyakura munoda kuitenyi, hweshe hunenge hweindodaroko kuti tinode kushande muchibhedhehlera, tinode kuite mukuru wemuchibhedhlera wochindozvozviti ndee wotoonazve kuti zvakatonaka peya. Ngatifundise ana vedu ano azoshande muzvibhehlera anamai wee.

Chiyungu chakanaka akhiti woye,;kudhayakwo uno kumandawu kwedu uno anthu aiite murakatira wokufa. Woorondozwarokwo wakaroiwa, wakabatwa ngebvuri. Hino ngekuchizongotikwo ayungu ano akazongogumawo nekumandawu uno. Haiwa, tinobonga. Anthu kungoti wazwe chaazwa, kurumbe koohloiwa, wozotozwe munthu petuke, ndatopona.

Ndinogara ndeiuhuronzera hwana Tanatswa hoo nana Carlton kuti musaite magwiti hemunoite magwitiwo munochiwa kiribudu mawazve mokuware miwokoyo yotange kupanda mitombo yakona tinoione kuri yekuzoti tiende komurapa kuzvibhedhlerayo hino vona avazwi , hino totichoti chitsamwirirai kufunda imwimwi muchizorapa vona vanenge vane mikumbo nemiwokoyo inopanda.

Vantu kwaiva kutofa kudhaya wangoti pakati pangu panopanda hino zvozwini pakungodai antu tsengai mimbiti meimwa mbiti iya yazokorera hino muntu dini wotofa wototsirwa hino zvinezvi toda kubonga kuti zvibhedhlera zvoda kuwanda nenanhu acho akazvifundira Ari kuwanda antu obatorapiwa mazuva ano eibapora nematenda awo.

Tinogara teisheka kumhatso kweduyo ngechimurumbwana cheducho chimwe chega chatinancho chinogara cheironza kudaro, kuti inini pendinondoite musharuka ndandopedze kufunda ndakura, ndinode kooshanda mwona munoongororwa ropamwo kuti hino rinozohambiswa sei mwezvinoningirwa zvirwere zveantu ndimwo mwandinode kooshanda umwomwo.

Chaidaroko chisikana changucho, chinozi Tanatswa, chikati mainana inini ndandokura andina nechimweni chandooda kuita. Hino ndaichidaroko kuti unoda kuitei ngekuti mishando yakona yochitonesa mazuva anaa. Zvikazi inini ndoda kushanda muchibhedhlera, mwona munoongororwa antumwo nemitano yavo zvichionekwa kuti vanozwenyi, nengazi dzavo kuti dzinenge dzakadini. Tikati chiitai, atete woye tagwinya ndimwi.

Vana nemuzvikoromwo zvinondoronzwa zve kuti rambayi makandotaurira vana, ngavagare vechindobhiyirwa kuti musandobewura zveshe-zveshe. Kunyazwi nepamunoenda kuzvibhedhlera musasvike mwendobeura, musasvike mweyindo bata peshe-peshe ngekuti muchabata nepane chiro chinocheka kana nechinouraya Saka zvakandonaka kuti vana peshe pavanenge vari neantu vasharukawo ngavandobhuyirwa kuti musazondobeura nepeshe-peshe.

Vaizvironza vasati vafa ana atete edu kuti here akiti woye itai zvekuti anhu ano afunde, hino ngekuti mare dzakona ngedzaitsunatsuna kuti muti mare yekufunda nemare yechikafu yaitotamikwa, asi tinobonga akashingirira ngekuti akaba atozofunda opinda nemuzvibhehleramwo oziya nezvipanera zvakona zvinoshandiswemwo.

Kwai ngechimuzukuru changu kanyiyo mbuyanayi imweni mishando ungaikona ere usingazi kuifundira ndikati akuna chizaya changu woye mushando weshe unotoda kuti uufundire kuti uone kuukona saka chinodaroko chechigwinyisira asikanayi kuerenga kurikufirira kuti kana ndechinge ndazokura ndoende kubasa ndode kushande muchibhehlera ndeiongorora kuti zvinomboite mahambirei.

Zuva rimweni ndakati ndaenda zvangu kusa ndakagume zveikahudzane zvimajaha zvirumbwana anaCalton ipapo weichingoti chichi angoti chichi kwakuchiti chemunofira pano kuita yekupondana chinyi katika yaiva nyaya yemishando yekuti kwai takura tinoda kuita mishando yei tikachizoti hino munoda kuita yei zvikazi toda kushanda muzvibhedhlera mona munoongororwa andumwo.

Taidaroko zuwa rimweni tikati ana emuganga uno chanondoda ngechekuti akangoti funde funde orumba kuenda kumugodhi Joni, hino ndaiaronzera ndeiti handi kwega kumugodhi Joni kunoendwa kunoponeswa, nasai kufunda mupinde muzvibhedhlera arimwo mabasa akanaka ekuti mwasvikemwo nemishando yakhona mwei chizo ndoongorora antu umwomwo mweizwa kut antu anozwei neropa reantu ro ngazi dzo mweiningira.

Metaka gara zvino akiti woyee chime nechimwe chinodai kuziya pachino shanda nepachinowonekwa ngekuti haa mukasadaro heree hachibudi hino ngatigwinyisire kufunda akiti wee ndokuti nepetinenge tiri tizondoziya kuti petoenda pano zvinodiwa zvino zvakona ndeizvi nevana veyinya funda anoziva nemishando yakona nekuchizotozvishandisa muchibhedhlera mwoo.

Muntaraunda mwedu tino babonga ngekuti hamuchina basa richanzi iri ngeremuisa, iringere mukadzi. Basa reshe rakungoitwa ngemuntu weshe naaisawo, naanarumewo, ese ochingoshanda basaro. Hino tinoba zvibongawo kuti neana kadzi oshandawo mabasa emuzvibhedlera ano.

Antu akasheka zuvaro antu aro achindoti ichi chiite mushandisirwerei vee vachiziya ndiyani. Antu anda tokonye-tokonye kuri kundobaya-baya kwakachizouya vaichiziya akati haiva ana maimwi muifundise vana zviya itai kuti vana vafunde aziye zveshe nezvemuzvibhedhleramwo. Vasazondoramba veibaya-baya ngekuti vanochizondouraya nezvakagwinya kubeni ngekusaziya.

Antu aindo daro kuti zvaanyafunda ana ano mishando yakona anode kuzomboione kuri anode kuzomboite yenyi tikati aa musahlopeka vona zvavanofunda vana ano neanofundisa akona. Anenge eidziziya nemishandodzo hino unozwa vodaroko kuti tinode kofunda muzvibhedhleramwo ngekuti tinenge tichide kuenda kuzoningire kuti ichi chinoitenyi, uyu unorwarenyi zvechichi zodini iii akhiti voye.

Anondodaro eya eindodaidzira echiti fundisai vlana, shandai magau ana mai woye nana baba woye muendesa vana kuzvikora. Ngekuti ana anaaya akafundiswa akaendeswa kuzvikora ndiwozve ndimangwani etinozosangana nawo muzvibhedhlera mwo ootibatsira ngekuti tinezenge toochirwara tisingachazivi pekukwena kana pekutsuna, hino ona ngekuti anenge akafunda ototirapa.

Mbuya angu waigara aironze kudaro kuti zvainese kudhaya kusati kwaane chiyungu chaironze kuti watonda mimba here kana kuti ausati. Hino mazuva ano chandova chiyungu cho chazara kweshe kweshe. Wandoitonda mimba yakoyo, nemichini dzoningira kuti watonda here, pasina nenguva dzinenge dzatouya dzotokuvheneka.

Zvinodai zviro zvino zvakona asikanemwi zvinozotoda nekutozofundapo peya ndokuti nemabasa akona onyazomaona uzoziya kuti hino unochizoite muitirenyi ngekuti hezvinodai zvino usikazi kuenda nekuchikorayo ungachizvozviziya ere kuti muzvibhehlera mwo munomboite mushandirwenyi nemitombo yakona inenge yezozwinyi hino ngavafunde peya vana vano vakone kuzoshanda muzvibhehleya.

Taidaroko zuva rimweni nana mbuya dhegu takadaroko kutwara mimba dzedudzo. Tikati hezviri pano zvino zvinoda nekuchizotoziya kuti hetonyadzibara hetonyabara ana akona. Kuri kuti azorwarapo tizoziya nekwekuenda nekuti ndau nendau tanyasvika pachibhedhlera pano inezveinoita. Hino tanga tachizondoungana teshe anemhezi ane mimba pandau imwe kwekuchizobhuirwe kuti imwimwi mune kwe.

Takazosheka zuwa ro teironzerwa ndicho chimuzukuru cheducho chikati imwi nai zvemunondimanikidza kuti ndiite andizvidi peee tikati hino wode kuite rei iwewe akato inini i daa yekuti amundili mare peya yekuti ndifunde ndikafunda ndinenge ndichida kuzoziya nemuchini muzvibhedhleramwo kuti basa racho ngerei ndozvandinoda zvega izvozvo.

Rakaa dikatika gore rakapera rino Mwari woye. Urwani angu atonhe mimba, ndiani uchaziya kuti chatondwa choo chiinyi aindoti akati kotso, akati puu, nemabesha neyi neyi zveshe kurururu. Hino kwakuchizodarokwo pakachizofunge mai kuti hambai kuchibhedhlera , kwakuchizoende kuchibhedhlera kuya, kwotosvika kwotozi tundai weti yenyu umwu zviendeswe kuzvibhedhlera zvemukati zvoonekwa kuti chiinyi

Pachigarisano pedu po teikura vana kwaiye kundobarwa kunge makonzo. Akuna newaiziva nekuti ana abarwa ano chizozwini. Imwi woye, Mwari wakatonaka hemunomuonazvino. Tingadai takapera kufa. Hino tinobaachizobonga hedu zvinezvi kuti zvibhedhlera zvapadhuze naantu akhona. Ana mai vakuramba vachifundiswa kuti, mahubara ngahuendwe naho kuzvibhedhlera hweiende korapiwa ne kukereswa ko.

Hooo kunorambwa kwei shekwa kweduyo kuti, emunonya dzitonta mimba dzenyu dzino, muchati henyu mwoozwe kuruma kwadzo, dzoo panda, apana nounozo ziye nepe kubata. Hino antu aidaro kudhayakwo dzoopandakwo, antu okwire gomo kuenda kumutuntu kunana mbuya kobatsirwa ndiwo kuti ana abude. Hino tinobonga mazuwa ano, ngekuti kwaane zvibhedhlera zvekubarira zvakanaka.

Ndaisheka zuvaro nehwana pamuzi teyiti zvatinodai zvino zvi hatizivi kuti nezvikumbu zvedu zvino zvatsirwa kuri ngekuti kwaiva kungobarirwe kwa mbuya ana mai edu ayindoti ando svika ayindozi atayi apo anambuya ota ashira ana nezvipandezvo zveyichekwa zveshe nemakubvu woo zveibva zvachekwa apapo ha tino baibonga chiyungu chauya muntaraunda yedu inoyeChipinge kanyi uno zvibhedhlera zvazara anhu ombayino bariremwo.

Zvinondoramba zveironzwa nemunharaundamo, kuti munosisira kuite imweni nguva yamunogare pashi nehwana mweichimbobvunzana kuti kakuronzere kuti kanenge keizwei ngekuti humweni hunonyepa. Ahureketi kuti ndinozwe chakati ngekuda kutamba, unochizoona kati ngondongondo woziye kuti korwara. Saka zvinondozwaroko rambai mweiningira hwana hwenyohwo kuti ahurwari here , kuti hwatorwara, morumba nahwo.

Vantu vaindoti mukati mwemadzinzemwo kwedu uno kumandau uno kundokaya kuziye kuti warwara wanyaarwara ngendxondo vantu torumba kuende kun'anga. Wanyaazwa chaaazwa antu torumba kuende kune anobetsirawo. Kubeni nezvibhehlerazvo zvinozviita peya. Hino zvinozvi antu haacharumbiyo kun'angayo ochindoziya kuti ndxondodzo dzanyaapanda, hambayi kuzvibhedhlera antu otorapwa zvobaanaka.

Hwaipere kufa hwana kanyiyo, gore renzara riya ndiani waichiziya kuti ana ano haanobarwa anosisirwe kuenda kuzvibhehlera kune akazvifundira zvekubarise ana . Hwana hwaiite murakatira hweifa ana mbuya veitora eiotsira mumabanimwo kubeni kusaziya peya. Anhu pakazozviziya kuti kune zvibhedhlera zvinobatsira ana ahh zvareruka.

Eya aindodaroko Mai eiti esi emunoramba kuenda kuchikora asikanemwi munochizozviziya ere kuti ichi chinoshandei Kwai takambosheka gorero taenda kurufu wanike kusvikeyo anhu ariyo akatora chemuchibhedhlera, chibhegi chemuchibhedhlera choisirwa magemenzi eku church kumazioni ,aaah kufunda kwakanaka akhiti ngekuti ana oziya kuti ichi ngechemuchibhedhlera ichi ngechemu chechi.

Matenda ano kudhaya ere akhiti woye kwaiye kundoti mumhatso mwakomwo ngemune zveshe, unorwara ngeapo, pane kachidumbu kekuti woozwe zvorwadza woitira ngepadhuzepo panenyi haa waiti kana wechinyamupinda kwaiye kutsune miro kuti usazwe zigwema riripo. Esi tinobonga chiyungu chino ngekuti muzvibhedhleramwo mwotoenda mwadzara nemichini yakhona inochengeterwa chimwe ngachimwe payo.

Kwai usazobata cheusingazii, kuti basa rakhona ngerei. Peshe peshe muntu ngaafunde, kuti agare echizoziya, kuti ichi chinoita mushando wenyi, uye chinoonekwe pari chechishandiswezvi. Akhiti woye kufunda kuno kwakanaka, ngatifundise ana edu, kuti azozviziya zviro zvinezvi, kuti ichi ngecheapa ichi ngecheapa.

Chinogara cheidaroko eya chizukuru changucho kanyiyo kuti mbuya nayi inini ndinode kufunda maningi, kuti ndapedza kufunda inini, ndazoshanda muchibhedhlera, ngekuti ndinenge ndeida kushandise michini. Michini yacho hino kuti ndiikone, inode kufunda unode kushanda ngemichini yemuzvibhedhlera.

Rakaa dikitika kurikupinga kuti here akiti nayi, musadaroko, hamunorumbiriranezvo hamuzvioni ere kuti mukamhera ngekuwa apapo makodo eshe anopera kuti pwa-pwa, kwakuone kuti unoreketa nani, anhu eikwira nekudzaka nekurumbirirana tikati ewoni, tikati tinobonga vana vakatozounza kuzvibhehlerayo kuti kudai anyaguka mirenjeyo pane zvaanozoiswa zvekumanika kuti igwinye.

Toende kuri ngembavha akhiti woye muganga uno. Toende kuri ngeatu anondohamba eyiba, anopinda nemuzvi bhedhleramwo eyitibire zviro zvinoshandiswa, zviro zvinoita kuti toorapwa zviya zvikasire. Toyende kuri ngembavha dzino akhiti woye ,dzinopinda nemuzvi bhedhleramwo dzeitibira. Akhiti woye, ndati mbavha pashi nadzo dzisatibira zviro zvemuzvi bhedhlera ngekuti zvinoti batsira.

Taiti tiriyo kumidhibana yo kwataiya naaana sabhuku naana mutape zvechichi ronzwa zvechichi zwi muntaraunda muno ari kupera kufa zvino chiini chakona chiri kuite kuti antu afe kwaakuoneka kuti antu aasi ku funda zvimweni zvakona anenge asingazviziyi kuti zvinoshandiswa sei hino kwaindozi ana ngaafunde apinde muzvi bhedhlera mwo aoone zvinoshandiswa nemi shando yazvo.

Zuwaro ndakati zvangu ndakati xlaa pamanhi ndakaata ndaiya nezano ere ndanga ndatsva ndabva kuchigayo kogaisa zvimanonere ndonzwa chinodaroko chimusikana changucho Tanatsva haa inoni ndakura ndoda kushanda muzvibhehlera ndeizidaroko kushandisa zvinoita kuti vantu vanyagila mirenje yavo zvino zooneka zveiemesa murenje tikati tinobonga kuti meizvikona nekuzvinasira.

Aizvironza majaha ekweduyo echiti hoo hanonyaramba hawo ana edu ano kuende kuzvikorapeya koofunda akazopinda muzvibhehleramwomwo ngenguwa imweni kana Mwari eizotenda anokorera nekuziya kuti zviro zvo zvinoitiswe mushando wenyii, kubeni zvakachindonaka kuti vazviziye ngekuti ndau ngendau inezviro zvayo zvinoshandiswa hino ana ngaafunde peya azozviziya.

Zvinondoramba zveindoronzwa peshe panenge pandori neantu, kuti antu ngatiziye kuti ichi chinoite mushando wenyi, uye ngechepari, ngatichizosiya isusu kuti chetandoona totonhera tohamba nacho teichiitisa chisicho. Ngatichengetedze zviro maererano nemishando yazvo, kune zvemuzvibhedhlera zvinoda kungwarirwa zvakadaro.

Zvimweni zvakona akiti woye ungati wakagara hako woti dhuu, woti ere Mwari woyee ndinochizozviita muitirenyu izvizvi. Ndinozozvikona kudini kubeni koorouya akafunda peya. Orozviti akazviti ndee ndee, otozviziya nebasa rakona, otoziya nezvazvinoita. Akomana woyee ngatifunde kuti tione kupinda muzvikodzero majaha woyee nendombi tizoziya zvekuita

Zviro zvakona ere takagare kudai kuno unochizoziya ere kuti chiri ngechiri hoo, tinotobonga zvayo anofunda neano fundisa indaa yekundoti kuzwa kwakona kuyaya nge kunonoka uye tinenge teindodaroko kuti atina ne mare dzakona dzekuende kuzvikora kubeni vanege vaendeyo er voroovozoto oneka veidetsereka ndizvo nekuti vanenge vochindozoziya kuti ichi chiri ngechiri.

Hezvinodai kuita zviro zvino akiti weee zvinoda kuita nekuchizotoziya kuti izvi zvakona zvinoshandisweyi uye zvinoonekwa ngekuri, ngekuti antu mukasadaro aha antu anopedzisira oobayana ngenayiti dzemuzvibhehlera. Ngatifundise ana akitiwee aende kunozviziya zviro zvino, azviziye nemishando yazvona.

Tinobabonga hedu ntaraunda yokwedu uno. Iii antu aigobe mishana kunyanya anakadzi. Kwaiye kuti unenge ukarwara uri kumakanyiwo, akatarwa akaiswa kuchibhedhlera oguma wochibereka, kugumisira wapinda mukati mechibhedhleyamo. Woroti kubva arona apo wakabereka kumushana kupedzisira wopanda. Hino tnobonga ngekuti kwaane nezvituru nezvihlayo zvekuti antu agare wechihamba ndizvo.

Hino ngekuti amweni zvekufunda zvino anenge asingazvidi ,asi atizoregeri kuramba teiaronzera ,tinoramba takandoatokonya tokonya kuti fundai ,fundai imwimwi ,endesai ana kuzvikora azoziye mabasa ezviro asazotore ichi echiisa apa, azoziya nepachinogara uye nemushando wacho.

Akiti woyee tisazwe nungo peya tizazwe nungo nekufundisa ana edu ano ngekuti isusu hatizi kuzoofunda zvakanaka kuzvikorayo aindaayaopi asharukwa edu ainga asina mare saka isusu hetinayo mari kudai ana ngaaende kuzvikora aende kofunda afunda kudaro ndiwo anozotironzera kuti nemuzvidbhleramwo zviro zvirimwo zvinoita mushando wenyi ngekuti mune zvakasiyana siyana zvine mishando yazvo.

Mbuya angu aindogaro eindoronza aiti musabate zviro zvemusingazii muthetho wazvo asikanemwi ngekuti ngerimweni zuva muchatsva ngemagetsi ,ngemuriro mweiti mwabate chirocho ngichocho apapo. Saka zvakandonaka takandogare kudai kuti ana andogara eindoziyiswa, echindofundiswa nekuzvikorawo, kweshe nekwavanohambayo, kuti chimwe ngachimwe chine mushando wacho.

Ndinogara ndeironzera hwana hwangu kanyiyo kuti nguwa ngenguwa dai mukanyona zviro zvinoshandiswa kuzvibhedhlera azvinongerwi ngekuti zvine mishando yayo yakandosiyana nemishando yemumbatso musazonongera mapanga emuzvibhedhlera mweida kuuya nawo mumbatso kuti ashande ngekuti chimwe nachimwe chine pacho uye chinemashandiro acho .

Kwai kufunda hakuperi akhiti voye kwai kufunda hakuperi kweshe kwemuriyo. Musazoti kwemunonyahamba kuya moti inini ndini ndakafunda kudarika amweni. Saka handicha yaiyi unoronze uyu ngekuti ndinochiziya aa takadaroko tapinde muzvibhedhlera tachiti ndeepo. Tikati hino chinoite kutokonywa-tokonywazvo zvinyi izvozvo zvikazi haiva zvinoda akazvifundira kuti azviziye.

Ndina taita angu anondoramba eidaroko kuti hemunondiona pano zvino ndakaguma kuite chisikana kubuda nemukaka ndisngazii kuenda nekuchibhedhlera ndisingazii nekuti zvemuzvibhedhlera zviya zvinomboshandiswenyi. Hino anangu nayi hemunonyakura kasikai kuende kuzvibhehlera yo nekuzvikora yo mukure mweiziye kuti ichi chinoshandiswenyi ichi chinode kuzoitenyi chirimwo muchibhedhleramwo ngekuti mungazobata nechisi chenyu.

Ndaibvunzana neanhu mubanimwo ati rimei, rimei hoo arirwadzi su banza rakona raiti rarwadza anhu oroochiti xaa kugara pabvute oroochibvunzana kuti here akiti nayi zvatinoone muchibhehleya zviya kwai zviinyi ,antu akati aah ndau ngendau inezviro zvayo zvinoshandiswa munodikanwa kuti muzviziye kuti musazotorahe apapo mweisepamweni kufunda kwakanaka akiti woye!

Zvona zvoroochizotoita nemunakirewazvona ngokuti unenge achizondozviziya nezviro zvakona kuti zvinoshandiswei aaa wobazoaona nemadhokodheyayo veizvichovha varimwo muzvibhedhleramwo aaa wobatoona nekutoseja kwakuchitoti nemwoyo kuti petuu kuti Mwari woyee dai chimwana changu chino chintombi chino chakurawo chasundawo zviro zvino muchibhedhlera muno.

Tinobonga anamaimwi kuti chiyungu chino chagumawo nekwedu uno kumandau. Munharaunda yekweduyo, kudhayako vanhu vaindoti echinyaita chaaiyita wanyakuwara ngemuoko wakewo kwaiye kundosiya wakadaro eindochata chatwa ngemvuradzo. Hino zvinezvi, wakubatoona kuti muzvibhedhleramwo mwadzara nezvekushandisa. Zvekuti kudai chimwana chanyachatya chanyakuwara muoko pane zvopfekedzwa mukatimwo kuti chikasike kupora.

Takandogara kudai chinondoda kuti ufundise mwana wako, hino ngekungoti mare dzakona ngedzinenge dzeindonesa. Gore rimweni yakaakhuza wakaema kweduyo. Ndiyani ungachaziye kuti chiro chino chinoita mushando wenyu, antu yakaadikatika kutsvaka. Hino ana haakazotange kufunda kuziya ,okone kutozoziya kuti ichi chinoshande muchibhedhlera, ichi chinoshande mumhatso. Zvaindodhibaniswa zveshe mumwemwo.

Taichizodarokwo kuti mitombo ino iyi heyakandodzara mishango ino antu zvinondode kuti antu afunde aende kuzvikora azoziya nemishandisirwo yayo azoziyazve ngekuti ngezviri zvakhona zvinoshandiswa. Ngekuti muzvibhedhleramwo mune amweni masimbi simbi eusingazii nemazita akhona kubeni anotoshanda. Hino ungaite ziirei usina kuenda kuchikora. Hino ana ngaafunde azopinde muzvibhedhlera ooziya nezvirimwo.

Mutape wendaraunda yedu iyo anongogara engodaro kuti andu munyari pari unongozvireketa arembi kuti andu ngatigare tiengoziva kuti chimwe nachimwe chinoita mushando wei uye chichinge chapedza kushanda chinobekwe pari uye chinoonekwe pari musandotore maturuzi ngemuzvibhedhlera meiuya meida kushandisa mumamhatso menyu mwo

Taindodaroko teikaye mararanji ekude kotengesa kumusika kuti akhiti woye zvirozvi zvinoda nekuchizoziya nemazita akhona hino zvinoite mazirwei antu musikazi kuende kuzvikora tinobonga hedu arikufundise antu ano ngekuti neana edu ozviziya kuti ichi ngechemuchibhedhlera, ichi nhechemumbatso ichi ngechemukichini, chimwe ngachimwe chane basa racho.

Tina Makoti edu akati gore rimweni abara antu otiwo kuhambai tioti makorokoto koguna mwana wakona akati weweya zvimurenje hakoni nekusimuka pakagara imwiwe chakabudapo. Mai aichingodaro echichema akagara pashi, mushana weichigoba nekubereka asi tinotobonga vehurumende yedu ino vakazoti vagumepo votopa ngemichini dzekuti ahambe akagara.

Anondoronzerwa anthu, kuti zvamunodaroko musabata zveshe zveshe, hino ngekuti tiri anthu peya echiNdau tinenge teindo funga kuti atina nechatisingaziyi ngekuti mindxondo dzedu dzino dzakakura ngekuticherechedza kuti tinoziya zveshe kubeni kune zvatisingaziyi. Anthu kuendeswa kuchikoro woofundiswa kwakanaka akitiwee kuti wosvika nemuzvibhedhlera azoziya kuti zvipanera zvemwo ngezviri.

Ngerimweni gore sekuru angu aidaroko eiti "ndipe zvirimbani zvangu muzaya, ndipe zvikirimbani", taindoziya kuti mumphatsomwo mwasekuru mwakadzara nezvikirimbani zvekuti neunonyazwe zino raindotorwa roguduburwa ndiro, hino ngekuzohamba kwetakazondoita nechiyungu cheiuyawo kumandau kwedu uno takazotoona kuti muzvibhedhlera mwaane mimwe michini yakachitozonaka kudarika zvikirimbani zveduzvo.

Kufunda kwakandonaka akiti woye, unochizondokura veitoziya kuti chiro chino achishandiswi mumbatsoba ichi, ngekuti chimweni chakona ungazoona chotorwa, chaiswa mumbatso kubeni zvinenge zviri chemubhlehlera. Saka zvakangonaka kufundisa ana edu kuti vendokura vechiziva kuti ichi hachisi chemumbatsopi ngechemubhehlera.

Munumuzana wekweduyo zuro akaunganidza bandla echitozvireketa zviro zvinezvi, akati amweni andu aingoshora zvavo varungu. Kubeni, varungu vano ere, vane munakiro wawo wekuti kunyapinda muchibhedhlera mane nemichini yekuti inoshandiswa kuti anenge akakuvara ohombambiswa ndiyo. Kudhayako vantu vaizwa nemaguyana ngekubereke antu.

Vanondodaroko vasharuka kanyi uno, kuti zvakandonaka kutange mwafunda zviro musati mwatange kuzvibata, ngekuti amuzozvizii kuti zvinoita mushando wenyi. Uye ngazvindogara zvakandozikanwa kuti cheapa ngecheapa, zvechindohambirana ngemushando wacho. Kana chiri chemumhatso choite chomumhatso. Kana chiri chemuchibhedhlera choite chemuchibhedhlera, cheindo hambirana nemushando wacho.

Ndaizvireketa nechinun'una changu kuti imweni michini ino inouya, unokorera nekuziya kuti hino inoite mushando wenyi .Asi ngekuti wazondorwara ukapindemwo muzvibhleramwo unozotoona kuti iya ngecheinoshanda su? Aah amunawee !Isusu hedu munharaunda yekwedu uno zvabatinakira ,ngekuti michini ini yekuti tapinde muzvibhehlera yabati pwepwepwe.

Katika zvakandonaka akiti woye takandogara kudai zvino kuti kune cheusikazii unochitobvunza kuti zvino chinoochiite mushando wenyi ngekuti hemuno zviona zviro zvino zveishandiswa nezvemuzvipa zvemuzvibhedhleramo antu anozondononga zveshe zveshe eishandisa.

Taisheka ngemunqbubera kuchechi kweduyo, kweironzwa ndimufundisi kuti zvimweni zviro ukazviningira zvinoita kunge zviradhiyo zvinorira kubeni zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya ngemuzvibhehlera movanenge varimwo. Saka vaigara vendodaro ngatifundisei vanaveduwo nekugara takavaronzera nekugara takavabhuyira kuti tisabata zvisi zvedu zvatisingazivei basa razvo.

Takadaroro gorero tikati akiti woye kufunda kwakanaka takazosheka zuwa ro tagume imweni michini yemuzvubhehleya ino iri mumbatso mweantu kwaakuchizoti ah iyi michini ino aisi yekubike chingwa chemubhakwa mukati mwemuzi uno yekubike mukugu ngechemuchibhehleya hino tinondodaroko endesai anhu kuchikora aaziye basa remichini ino nekuti inogare painyi.

Vaidaroko atete zuwaro, akati ere akhiti woye, emunozviona takagara kuno karetuko kwaiye kubandotsenge mitomboyo teindozwaroko teironzerwa uyu mutombo uyu mutombo. Pamwe pakhona wochizondosvika pakuzondofa wakadaro, hino tinobada zvedu kubonga ngekuti zvinezvi kwane kuti yekutsengayo iriyo kwochizondoitazve yekuti unoende kuzvibhehlerayo kwane michini inohloya kuti chiini chemene chinorwadza.

Kwai zviro zvimweni unozviita zvemahala peya usingazii kuti zvine nemushando wazvo imwenai hemunozviona zvino kuende kuchikora kwakanaka nekuti unochiofunda wochitozoziya kuti ichi chinoshande pari ichi chinoshande pari hemunyari muzvibhedhleramwo mune zvamwo zvinoshandemwo zvakasiyana nezvemumizi zvakasiyana nezvezvikora, hino ungazviziya pari isingazi kuende kuchikora.

Kundotama hedu mare akiti wee dzekuti ana aende kuzvibhedhlera, miiri yapanda zviya. Kusinyari kuti anapinesusu asharuka akona. Wambesvika kuzvibhedhlera kuya, unotoona kuti zviro zviya zvinoshandiswa kuti muntu apore, zvinenge zvakawanda mimwe mihlopo nemichini inenge iriyo yekumbaati ukati ndee, unoti unonyepa. Uotopora ngekuti michini yacho inenge yakabanaka yakawanda.

Andimbo rembi peya kuhu ronzera hu sikana huno kunyati hwei huronzera hunenge hwei pwerudze muromo kuti muno sise kuti mufunde kuti muziye kuti chimwe nga chimwe chino gare pari ne ndau yakona uye chino shandei ngekuti hezvino daroko zvino unozo ona neche muchi bhedhlera chopinda mu mbatso yeku bikira kweizwi chipunu kana kuti mugoti.

Haaha kwai kusaziya ere kwakangofanana ngekutsiirwa kofa kwemene kuenda kumakuwa koti mburumbudzwe, ngekuti unozochitonhera necheshe cheshe weishandisa kubeni chimwe ngachimwe chine mushandiro wacho. Zvakatodai zvino kugara mumakanyimwo kana mumizimwo zvimwe ngazvimwe peya zvine pazvinotoshanda kune zvekubhedhlera kune zvinondoshandiswawo nemimindamwo.

Vantu vakhona vaimbozvikarakadza ere kudhayako kwaiva kungoti ichi ngecheapa ingecheapa pachisinganingirwi kuti dzinoita mutete wei chaingoti chatonderwa choshandiswa hino nekuti vantu vakazofundiswa vantu vochobachiziva peya kuti kune zvemuchibhehleya zvinoshandemo kune zvinoshanda nemuchikora zvabati njoso.

Ana emazuwa ano aachadi zvemitombo yemushango, akapande mwiri zviya. Ukanyati imwa mutombo uno, unotaure kuti andiudi. Waakude mapirizi, aanoziye kuti anogadzirwa muzvibhedhlera, ndiwo aanofunga kuti akamwa mapiriziwo anopora, kubeni isusu takakura teimwe mitombo yemushango.

Pane imweni mbiti yataigara takakhombwa ndibaba vedu teienda kumushongano kuchikora, eiti mbuti uwowo haubviri ngekushanda .mukangoutsenga- tsenga neanyari nemphezi dzinopera neanokwena kwena nezvironda zvinopera nemundani zveshe .Asi ngekuzoramba teikura muti uya wakazotemwa ,antu ovake dzimba dzavo imwomwo asi kwakuchizoenda kuzvibhedhlera kwakutoona kuti yaayo.

Zvinondoda kuashira zveshe zveshe zviro zvakona hino amweni hai kunyafundiswa unondoona kuti mundu anondoramba akabatikira pakepo apapo pekuti ndoda mutombo yemishango. Kubeni nekuchichinja koita zviro nechiyungu chino cheipinda neana ano eifunda eienda kuzvikora. Unozondoona kuti imweni mitombo ino inouya iri mumabhohleya inenge yakanaka. Ngeana vedu vanoimwa ngeyavanopinda kuda, wozotoonazve yeitozoporesa.

Karetu mitombo ino yaindoya yekutse mushango. Zvanga zvisina zvekuti unozoziya ere kuti hino mwana uno unopuwe muti wakadini. Kwainge kundotsokoterwa, imwai. Umweni wakhona waizotosiya ngekurutsa. Hino tinobonga ngekuti chiyungu chino chakazouya. Yaakugadzirwa mitombo iya ngedzimweni ntaraunda, muzvibhedhlera, yotengeswa. Yozikanwa nekuti chimwana chezera iri chinomwa wakadai.

Wakaita murakwatira gore iro hwana huchipaza woro uchiti nemanyoka yava jwechwee pamuzipo. Chakabudepo anduwe ndiani anga achaziva kuti zvochidini. Andu kuda kuti mbiti mushango uchauziya kuti uri wakona ndiani, apachina. Pakazouya mbuya yakati twarai ana muendese kuzvibhedhlera, kwakutoguma kuzvibhedhlera kuya ana otopuwa mishonga yechiyungu, otorapwa nemanyokawo kwaakuroema.

Ndakazodaroko ngemugxubera wakapera ndikati "Mbuya hemunoramba mweironzera vana ngezvemitombo yemushango munozviziya ere kuti kune mitombo inotoonekwa nemuzvibhokisi muzvitoro yemakore anya inodetsera ende inotodiwa ngevana kubeni vana yemushangoyo vanozhazhirwa ndiyo", asi pendakazovaronzera izvi vana vakabaadakara.

Tinogara teisheka kumuzi kweduyo. Tina sekuru edu vetinavo kweduyo, vekuti akange apishe mwiri zviya, mukaape mutombo wekutsenga, anoti yowee, handiudi unondiwawe mukanwa. Ndinode mapiritsi emazuwa ano ekuti ndinondomwa. Ndapedza ndoti kadiya . Ndoti nekapu yemvura kuu. Ndowata. Handina nechandinonzwa chinowawa mundani mangu muno.

Takachizoti eya eya sabhuku wekwachecheche uno nen'anga dzake dzino haanonyanamire kuti mutombo zvino anoronza ere kuti ngezvirwere ngekuwanda kwazvo zvinopanda anthu munyika muno zveshe zvirimo muchikwasha chawo muno tikazoti kunyepa imweni yakhona mitombo mazuwa ano yoonekwa nemuzvitoro zviri muzvibhedhlera toorochi zotodakara ndizvo ngekuti inorapa.

Ngerimweni gore sekuru akadaro, taitohamba nawo muupatomwo, kundoti hambe hambe vatontera. Kundoti hambe hambe vatontera zvaitonterwa , tikati sekuru chamunombotontera peshe peshe chiinyi zvikanzi mutombo azaya angu tikati sekuru musangotonhera mutombo peshe peshe. Imweni yakona inooneka nemuzvipatara kunyanya yemazuwa ano yooneka nemuzvibhedhlera sekuru.

Aaa taidarokwo tikati yoowe chetinofira zvedu tiri kanyi kwedu uno tinochemenyi ngekuti mashango nemakwasha eshe aya akadzare mitombo hino kudai yikanyazwa chifesani cheipanda tinondoodarokwo kumitomboyo kubeni kusaatozozviziya kwezvinenge zvichfanirwa kuitwa. Mazuwa ano ngemapirizi ano unozotoona kuti ukandoriti kadywa nekupandekwo kwaivhutakwo kwototi tonthoo.

Kwaiye kudzipana nahwo hwana hwarwara mukuhlana zviya matenda auya mumbatso dzinyari mbezi yaiita gwena wakwena hapana newayiata kudekoti mutombo wakona mugwasha kuti dzorere yaraaya yowe yowe hino hayakazouya mitombo yechiyungu ino haa kubandoti nechipunu cherere mwii chomwiswa mwana watopora.

Taita mukandidzano zuva rimweni neshamwari yangu ikati ini ndinoda mitombo yemazuwa ano ini ndikati ndoda mbiti yemushango wakazoti wapanda musoro zuwaro akati chiendai motsa mbiti wemushango uya ndainga nesimbasu rekuenda kwakuti pindikiti muchimbatso mwake mwo torei wemazuwa ano mitombo tso kwakutomwa kwakupora.

Kudhayakwo anhtu eibarwa eikura ,amweni aindofa ngechindotama mitombo inorapa. Imweni yaindotorwa weshe weshe yeitsiwa mumashangomwo, hino, kwakachizobauya chiyungu akhiti woye, zvinobaite kuti nemapilizi akhona anenge aripo, anenge akaita nekunyorwa kuti ana adoko anomwa akati ,anthu akura anomwa akati anthu otopona peya.

Ndairumbirirane nechimwana chemukunda zuro ndeichipfinya kuti uya umwe mutombo. Chona cheitiza cheityha kuvawiwa. Hino ndeichironzere kuti mitombo yogadzirwa mazuwano aichawawi nekuti yoiswa nemasiuviti mukatimwo yobaatapira.

Chakazonzwi nerimweni zuwa imwimwi hamunoti Chipinge uno kune mitombo ndiko kunopona antu hino munopindindirei muzvitoro zvemutombo meitenga ndikati aaa tinopinda muzvitoro zvekutenga nekuti mutombo yacho yakabva kuchipinge uno yonasirwa yodhibaniswa yopinda muzvitoro hino tinoitevera teinoitengamo nekuti ngeyedu.

Taivaronzera kuti musatema-tema mbiti, musandogura-gure mbiti mushangomwo ngekuti ndiyo mbitiyo inochizotorwa yodhibaniswa nezveinodhibaniswa nazvo yoiswe muzvibhodhleya yotengeswa nemizvitoromwo peya. Kwautozwi uyai mutenge mitombo yazvineizvi. Asi wotozviti ndee ah vana vototenga, vantu votorumbirirana votenga wamwa opora nemukuhlani yopera.

Igwiti kwiti nechimwana chemukwambo mazuva ano achidi nekuona mbiti. Ukada kuchiti imwa chinopfira, unozochiona chopaza choti yowe zvobuda ngeino mbuya we. Hino ndakazotozvitsveta pashi ndikaona chodaroko zviya ndorumba kuchibhedhlera. Ndoguma ndotenga yona yemazuva ano inenge yakadhibaniswa inochiita kutapirira mukati umo yeivavirira, choorochinamburira neseri yechipunu.

Ndiani wachiziya etakagara zvino kuti etakagara zvino nharaunda ino yakadzara ngemitombo makwasha ano eshe mitombo apana newaichiziya takachizochikombizwa zuwa ro kuti aah munochemei mwakagara nemitombo asi takati tada kuzoiti kubu aah wakaikona ndiyani yaiduka antu akapipitidzana kurumba kuende kuzvipatarayo, kuzvibhehleyayo kopiwe mitombo yemazuwa ano.

Gwasha rechirinda rinoita nekuzikanwa kanyi kwedu uno kuti ukapinda mugwasha rechirinda aubudi usina chewakabata. Mitombo yakatimwo chakata asi hino mwochitoita nekutyisa mazuwa ano kuti ungamupinda ere, hino tinochitobonga hedu vekuzvibhedhlera vano kuti varikuramba veichindogadzira nemitomboyo, hino atichatopindimwo peya mugwashamwo totopinda muzvitoro, teiwona mitombo yazvinezvi.

Taichizosheka tikati eya eya ndimi minoti munayo mitombo yemushango tinayo kwedu uno chitironzerai kuti wemhezi unooneke kuri tichirapa mhezi dzino dzinodai kuwawa mwana weshe yandova gwenukwenu Takaitama mitombo yoo mushango antu kwakuchizoenda kuchitoro zvezvibhedhlera kwakutoona yakadzareyo mitombo iya .antu otorapwa opona.

Etakagara kudai mashango ano akati tse tse nemaperero ano mitombo yega yega. Asi ngekuti amweni munenge musingazoizii uye nevasharukwa akona ekuti achanyatsomuronzera kuti uyu unoita marapirei anenge asisiyo akapera kufa. Hino tochitobonga chirungu chino, chinochuzotora mbiti iyi, cheigadzira koite mapirizi anyachizoenda muzvibhedhlera, wochindoona kuti mitombo iyo ava mapirizi vantu vochitomwa vopona.

Kundoti kufa mutheto waMwari zvako. Imweni mitombo yogadzirwe mazuvano, inowanikwe muzvibhedhleramwo unobati unopona, hino ngekundoti kana Mwari akandoti unondofa hauzondodariki zuvaro. Unochizondofa hako asi mitombo irikugadzirwe mazuvano muzvibhedhlera inenge yakabanaka.

Takazoti zuwaro takagara paruwanze takaite ekuti qxaaa pabonde nambuya angu kwakuchiona chipundu ndikati mbuya nai mutombo wekurapa chipundu chino ndinouone kuri mbuya akati ndinawo maphirizi amwoshandisa mazuwaano kwakuchipuwe maphirizi aya koriti xada nekupora.

Vanongodaro havo vandu kuti inorapa mitombo ngeyemushango, kubeni kuchingojaira piya mundu chawakakura nacho. Ukazochizoningira nyamashi unowu wakona nemapirizi auchitonakawo ngekuti kune akuchitotapira zvekuti unoramba weidaroko weinguya nguya nemukanwamo kunge mazoiswa ngezviuchi, ubeni mundu eizopona ngemberiyo.

Kupera hadzo kufa hama dzedu dziino. Kubeni dzaitifundisa zvemitombo. Asi hazvisina ndaa chero vakangofa ngekuti kwane yechiyungu mitomboyo. Kune vanoziva kuti vakatora neyekushango voibekanisa, voihenganisa, yotobuda yayechiyungu. Zvino nevana vetobara, ndoyovotoda yechiyunguyo.

Tinawo atete edu kanyiyo kwaMatezwa mukanyaaronzera kuti atete nai kwaane mitombo yechiyungu aadi nekuizwa anondoda miti yawoyo yaakakura eikume mushangoyo hino chakachizotsvuura zuwaro, mushana wakachizoti wapanda akati eya mwana wemukoma wangu wee mushana wapanda ndikato uyainuno atete wee kwakuchiakwidza nechimovhakuuya nawo kutaundi kuguma mitombo yechiyungu pfaa kwakutopona..

Taiite ekupfinyana kumuzi kweduyo nababa ekweduyo ngekusade kurye mitombo ino yemushango hetinonyadai kudada ndiyo ino peyakandozwa kuti kwane mitombo muzvitoro inorapa ahh kundouti tenge durure mukanwamwo kuti kadiya wone nemurume mukuru einguya-nguya mazino kubeni eitoponazve.

Amweni antu adi kufunda anondo ramba echiti cha ano ziya icho ndicho ichocho kunya aronzera kuti aa antu acharambi eyi ite mitombo ye mashango yemu shango yega yega kwane ne mitombo ye chiyungu mazuva ano avazwi peya asi tino bonga heku ngekuti he hevakazo rwara vaka ende ku zvipatara yo vakazo ipuwa ye mazuva ano.

Antu ekudhaya aindogwinya ngekuti mitombo inorape mwiri yawo, inondoonekwe mushango basi. Hino ngekuti waa zvinezvi, mitombo yooneka peshe peshe. Neinorapa nemakodo; inorapa nemishana; inorapa nemwiri yeshe, yaamwo nemuzvibhedhlera mwo. Yogadzirwa mazuwa ano, yakabaati mhoryo

Kwai ngeamweni baba ngemugubera eireketa ngemukadzi wawo mupatomwo eyiti, inini kunyaita mukhushana wakaita muitirei andiendiyo muchitoromwo kutenge mitombo yemazuwano. Ndinondotora chipadza changu ndoende kotsa mitombo yandakakura ndeifundiswa ndimbuya angu. Hino mai achona aiti hayiwa baba munofane kuziya kuti kwaane yemazuano mitombondiyo yonase kuita kudarika yemushango.

Tichakura taiziya kuti kune mbuti unozwi muchukuwawa, waiti ukandouzwi ukati tsengeswe kwakuchukuche mukanwa haaa waitamba domu tomu worojika jika kukwira nekudzaka. Waizondopona hako asi unenge wachizondozwa hino tinochindobabonga hedu kuti chiyungu chino navayungu vano vakachiunza, ngenharaunda yedu ino taanayo mitombo nemapiriziwo anochinaka amweni ochitozotapirazve kubeni weitopona.

Ngekuchindojaire mitombo yedu yemumakwasha nepetakanyaona mitombo inotengeswe muzvitoro ndiani wanga achaida wakazoti hino mwiri wapanda pakati peusiku, sekuru kwakumuka kuenda kuchikoro chemutombo kwakusvika kwakutenga yemazuwa ano kwakuchiuya nayo yochidururwa muchipunu, zvakambotora nenguwa ere tatari tatari.

Ndiani waizvicherechedza kuti hetakadai kugara zvino mbiti ino yeshe inokoneka kuzoti yazogadzirwa ngevantu vanoiziya vozoidhibanisa neimweni mitombo mukatimwo zvodhibaniswa zvinozotobudisa nemitombo inoiswe muzvibhodhleya antu ototenga muzvitoro ana orotomwa veipora zveitapira.

Chendakabata zuro amunawe hoo, ndakaite dikatika peya nechimwana changucho ndiyo mikhuhlani ino inodai kukonzerwa ngemakumvura anondodai kunaya kude kuchiti chimwe mutombo iwe waitenda ere maiwoye wairamba ndikati imwe mutombo, mutombo yemazuwanaya aishati inga mutombo yekudhaya.

Zviro zvakhona eree ana mai wee nana baba wee unotozoziya kuti chiri ngechiri hetakagara kudai zvino kubeni hai zvingori neanthu azvo pheyani anochizozviziya, tinobonga hedu eutanowo anondodaroko uyai mweshe neanorwara ngendxondo dzo uyai tigadzirise tisu tinozvipedza uno kubeni woozotoendeyo wotobveyo watoti mhorhyo.

Sekuru wedu aindoramba eidaroko echiti mukazviteedza zviro zvino zvekungorambe makaunganidze mumishongano, hamuna nechamunobudisa. Kubeni peyani sekuru ano haaidai, kwaiye kusaanoto kuzoziya nekufunda kwakanaka. Zvakabaanaka kuti antu zvikazwi huyai muungane, mufundiswe ngezveutano. Zvinenge zvakandonaka nemugarire wenyu muntaraunda. Antu anotoita ruzivo rwakanaka, kwakutozona antu wotogarisane.

Hoo anogara eindodaroko kuita mushumo wakona wokuti murombo kufa akiti wee ana edu arikanyi uno anofa ngekutsika ngemumapatomwo ngekuti anenge asikazii kuti toita madarikirenyi kubeni zvakanaka peya kuti vana vaende kuzvikora nekuti arambe eipindawo mumataundimwo eindoonawo mapato echiyungu kuti azokonawo nekutarikawo mapatowo asatsikwa asafa.

Chinozombo shatirawo mandau munharaunda munomu ngechekuti kunyabhuirwa zviro kuti zviro zvachinja kwane zviro zvimweni peyani zvoramba zveibuda aadi kuchinja peya. Mandau andoda kutamba akati chikoro korocho nacho ichocho, asi tinobonga hedu kuti akachiziramba eifundiswa ere ano chizochinja. Zvinezvi otoziyawo kuti nekuzvibhedhleyakwo kune zviro zvinoshandiswa peya zvakanaka.

Antu kudhayakwo kwaiya kundodarokwo eigandisana eibara neana awowo apana newaiziya, apana newaifundisa kuti mwamubara mwana uno munochizomuita ngwaririrei. Hino tiñobonga mazuwano ngekuti zvayo zvekuti mweindopedza nekumubara mwotogadzikwe pashi mobhuirwa kuti mwoende kumhatso zvino munochengeta mwakadini mwana otokura zvakanaka.

Chezvinondoita zviro zvakhona. Zvino apana usingadi kudiwa. Kubva cheindobarwa chimwanacho, chinondoda kudiwa. Cheindokura kuguma chiite chijaha nechimhandara, kupedzisira aababa namai anondoda kudiwa. Asi ukachizozviningira, kudiwa kunoda kundotangirwa nacho chichiri chidoko chechindochengetedzwa nemhiko dzacho dzachinofanire kunge chinadzo dzeindoteedzerwa.

Chaitirambidzisa kuenda kuchikora makore adarika ano, ndicho ichocho chekuti mwaindoti mwooda kuti thari papato ,unozoona kwichu, kwai wafa Antu yaamhere ,ngaziyo chururu nepatoro .Hino aaah ,tinobonga zvakachizodarika, mazuwaano, yaamishongano, antu oramba eiuya antu echichindofundiswa, ana echikorawo kubva ngemuzera wechidoko, uyai muungane zvimhandara nezvimajaha zvakhona zveifundiswa.

Vaingodaro ko ana mutape mundaraunda umo kuti ngatichengetedze vana ngatingwarire ana adoko tisangosiya ana eihamba ega peshe peshe katiningire kuti pavarikutsikapo chevari kurya nepavanoata nepavanotambapo pakadini kuitira kuti vana vedu vanava tisarashikirwa ndivo uye vasangozara maronda.

Zvingandonga zvinoshupa anogara eyidaroko wakaita mushumo watete angu akati zvingandonga zvinoshupa kuaunganidza ana ano weironzerwa kubeni zviro zvakabanaka. Hino andongodaro nguwa ngenguwa, vaunganidzei ana ano muvaronzere mayererano nekupona kuti ochiita muhambirei munyika muno. Ochiita mararamirei nemapato akona omayita darikirei.

Karetu waindoona anamai nehwana kumushana veienda kuzvigayo. Hunenge hwakandodzara ngemaronda mumusoro nemwiri weshe, kuti hino chachiite mhezi ere kana kuti chinyi, usaitozvizwisisa. Hino ngekuti zviro zvinochindoramba zveigadzirwa zveidaroko, nemajekiseni akhonawo ekubaiwa, antu ondoramba eindobairwa peshe peshe. Akuchina zvirozvo, kwandowa kupona kwega kwega.

Kugangisana peya kweakoma kwemajaha nemhandara munharaunda mwedumwo ndombi nemajaha anogangisana kubeni zvaanogangisanazvo azviziikanwi kuti mwana wakona azobarwa inoite muchengeterwei hino tinobonga eutano anao anondohamba eizvireketa eichifundisa kuti hemagangisanazvo mazotonda mimba ana akona anozoendwa nawo kuzvibhedhlera eienda kotariswa.

Amweni takanyagara kudai zvino mumbatso muno maponda ega ega kundogara antu eirumbirorana inenge irigidhi gidhi ngenjira antu eirumbirirana antu eitakana kwega kwega kubeni handizvopi peya antu ano ngatidzidziswe kudanana orochitodanana orochigara nemhuri dzawo peya zvoronaka kuti chechetere.

Taivhunzana zuroro vari kuu antu echidaro kuti eya eya akhithi nai mweimbochitironzerai. Kuti chaimboita kuti ana adoko kudhaya kuyaa ati murararira kufa. Wabarwa dinya kufa, wabarwa dinya kufa. Kwaiya kude kudini? Kwakuchizotozviona peyaa kuti kwaiya kutotama antu anonasa kufundisa nekuzviziya kuti ana ano ane mushonga peyaa yaanopuwa mutombo achakatsonga.

Anode kuramba akapangwa ana edu ano , anode kuramba veironzerwa veibhuirwa kuti musaita mutambe, kundoenda kundoangarara naamweni kuzvikorayo endai mwofunda. Mwechichizoziya kuti mwapedzezvo munoda kuitenyi,.Ngekuti munofanira kuita chiro chemunenge mweinase kukona. Kuti mwati mwoda kupinda muchibhedhleramwo nasai kuzviziya kuti zvizobuda ngemwazvo.

Ngezuwa rimweni mwaramu edu akati aguta hawo kupuza rona doro rino kwaaku unganidza majaha nendombi menharaunda yekweduyo eichi ndodaroko ndimwi munoti minoenda kuzvikora ziyai zvoko fundira mwanyagu meyo musandoti ichi tonhe tsve tonhe tsve ziyai kuti hemuno fundazvo mwanyapedza mishando yakona munoda kuita yenyi uye idzidzirei munatse kuiziya

Chinoti chatanga kuzvikorayo chekubvunzwa kuti hino reketai tizwe tironzerei kuti pemunokura hemunonyadai kufunda munode kuite mishando yeyi, unozwirira amweni akati inini ndinode kushande muchibhedhlera, amweni eidaroko ndinoda kuzohamba ngemovha unozwirira mishando yakawanda yeironzwa ngevana vazhinji ngevanenge veirumba veiti muzvibhedhleramwo ngemwendinoda kushandira.

Tinoda kuabonga musharukwa wenyika ino unotitungumirira. Unotitonga zvakanaka. Unondodaroko kuti mwemunofundise muzvikorozvo, ana eifundiswa muzvikora zvenyuzvo,. ningirai kuti mwana uyu kwaanonase kukona kwemene ngekuri. Kana kuriyo kwaanenge akona, mochinase kubamufundisa iyoyo, kuti nepaanokura ange aine divi rake mwana uwowo, raanofunda zvichibaende mberi.

Taisheka zuro tiri kusaa takagara kuti, ana ano ere akhiti woye apana neuchade kuteya mbeya nekuteya zvihudo mumakanyimwo. Umwe naumwe paaripo ondodaroko, ndifundisei ngekuti ndinode kuita basa, odaroko ochibvunza "munoda kuita mishando yenyi imwimwi?", ozozwa "remuzvibhedhleraro rekugadzira mutombo roo," wondoona kuti munhu weshe ndokwoorumbira.

Zvinobaa toramba zveindoreketwa kuti, musarekera ana eindoenda kuzvikora, eindoofunda kundoita zinyamufundira. Garai mweiunganidza ana pashi, mweidaidzira anonasa kuzviona akhona ana chamakorododo, auye afundise ana kuti zvakambonakirei kuzoite imweni mishando vakura kuitire kuti mwana eifunda aziye kuti inini ndoda kuzoshanda muchibhedhlera, ndirimwo muchibhedhleramo ndinenge ndiri kumbonasa kuitei.

Kusaaziya kunoere akitiwoye, ohoo, kwakafanana nekufa. Kudhayako taiite gwinya agwinya, antu airumba, aikwidze mutunthu kuende kwaana mbuya aipare zvipande padera pesoro. Hino ngekuchizofunda kwekuchizoite chiyungu chakazouya ichi, tinobonga nehurumende yedu ino. Totoziya kuti chimwe ngachimwe, mwana wainyabarwe ayikura, chine muntu wacho. Unenge einase kuchiziya. Haticharumbirirani kuenda kuzvipandeyo.

Dai mishando ayi yokunoshandapi ayi ekundoti wakandoata pawakaata womuka woti ndode mushando uyu tinosheka hedu zve wanzwa paya yoroyita zvejehe kubeni ngezve menepweya zvino tinoti naakomana noasikana majaha nenthombi ngaakure eyizviziya kuti anonyafunda zvino anode kuzoita mishando yenyi kuti azowane kurape antu muzvibhedhleya umo vapone

Vanodaroko eya asharuka eikwindidzira, gwinyisirai asikanemwi nemajahemwi. Ndiko kuti kwemunozokureyo mwoonyaona mishando yenyu ino, mozotoita ana chamakorododo munyari muzhibhedhleramwo. Munenge mubaari nemishando yenyu inotoziikanwa kuti uyu ngewanhingi. Endi ena uwowo asipo, apana neumweni unoukona. Ngekuti unenge akabaaufundira kusvikira pakuuziya kwemene.

Anditisu zuwa rimweni kumhatso kwangu yo ndaihluphana nechimujaha changucho chati eya inini zvamunondiitisa zvino andizvidi pheyani. Ndikati zvino unoda kuitenyi iwewe zvounonditambudza nemare dzakhona andina. Akati inini ndinoda kushanda muchibhedhlera. Ndoda kutoitawo dhokodhera. Ndikati aaa hino mochitsamwirira kufunda muite madhokodherawo.

Inda yekuti takandogara zvedu kudai mare dzakona ngedzinenge dzeingonesa. Saka unochizondo pedzisira muntu waita necheusingadi. Hino tinobabonga majaha nentombi dzemazuwano oramba, ode mabasa nemishando yavanenge vakafundira. Vanobadaroko kuti tinode kuite mishando muzvibhehlera tizoone kurape vana vedu ava nevetinobara.

Anditisu takasheka pamuzi pedupo ooh! zoona uno taidoroko kuti iya nemwi asikanamwi hemunoatapo ponaapapozvo amuzvioni here kuti mwiiri yenyuyo iri kupisha kuti kwii ,zvikazi tichafukira tichatora mapuwe toisa mumvura tofukira ndikati aa muntu weshe kuchibhedhlera antu ngaaende aende kobaiwa manaiti majikiseni apore.

Hetinonyagara zvino anamaiwoye tisandoteedze chekubika teidya teiende kutoireti ngatirambe teironzera ana edu ano kuti ana edu woye hemunonyaenda kuchiikora zvino munosisire kuchitsvaka nemishando yakona yemunozoita kuti mwanyati mwode koshande muzvibhehleyamwo mweindo dusa anhu mazino mwochiita mwochishingirira ngekuti mukasadaro zvafa.

Musaite ekudhunge dhunge zviro waiya mushumo wababa angu wekureketa musadhungedhunge zviro asikanemwi emerai aridzi akona anozvikona auye aite emene, toorooti hino Baba unozvikona wakona ndiyani ,akati kune akazvifundira hino ngeitinondoramba teidaroko kuti neana ano etinobara fundirai zviro zvino muzozvikona kuti mwozonyashanda nemuzvibhehlermwo mwonase kutozviziya.

Ndaimisana nawo majaha nendombi mazuwa akapera ano eidaroko kuti atichadi zvekufunda nekudzidzira mishando ino ngekuti tikatafunda nemishando yakona inozonesa ndikati haiwazve asikanemwi nendombimwi imwimwi fundai peye, munochitsvage mishando yemunoshanda kunyanya iyoyo mishando yemuzvipatara, muzvibhehlera mwo, mukaishanda peyani mishando yakadai ngeiyoyo basa munoriona.

Dzinogara dzeidaroko ndombi dzekanyi kweduyo, kuti mitombo ino hemunoiona iri mushango ino ikanga yaduswa ikaendeswa kuzvibhedhlera, ine mweinonase kuzoogadzirwa yonase kugadzirwa, yechitutsirwa nezvinotutsirwa yonase kuzobudisa. Kunyari nesipo dzekushamba ndidzo, nemafuta ekudzora zvochitotengeswa zviri ngemuchitoro mwazvomwo. Zvinenge zvasiyana nemaitire azvo zviri mushango.

Yaah, yakawe domu -tomu, chimwana chemumukuna chapinda mumhatsomwo chaguma chanongera chibhotoro chemushonga nacho chonguya-nguya, kwai ndirikurye masiwiti mbuya woye, tikati akuna zvakadaroko, mitombo inoonekwa muzvitoro inenge yakabikwa bikwa yeibve mishango mbiti iya, yonasirwa peya yotengeswa hino ana oida asi otoponahe zvakadaro.

Kufunda kwakanaka amunawoye. Ana emazuva ano oziya ngekuti mitombo akautsa kubva kushangoyo, unozoite mugadzirirwenyi kuti uzopedzisira votengeswa nemuzvitoro zvinotengeswe mitombo. Ngatifundisei ana edu amuna wee aite ruziwo rwakanaka kudai.

Igumo renyi akhiti wee ratinooneswa, rinoita anthu ijee ere chiinyi. Mbuya angu aizvireketa zuwero eiti chiinyi asikanemwi chekuti munokhanza mwakagara apapo mweitonga ungati amuzii nemitombo. Ndikati mbuya nayi kumashango kwakhona iyo akuchina phiya nemitombo yakhona aichaonekwi. Akatii, "aa hino chirumbai kuzvitoro zvinotengese mitombozvo mwotenga ngekuti mungachiite magarirei pano".

Zviro zvino zvabaachinja amunaawee. Kudhaya kuya teikura taiziya kuti mitombo ingongoonekwe mushangomwo, ngechibadza chako ngekootsa. Hino zvinozvi ngemuzvitoro yoonekwa, mitomboyo inenge yachizotutsirwa yabekwa-bekwa zvimweni zviro mukatimwo yotengeswa antu ototenga kwakutopona.

Taidaroko eya teireketa nababa ekwanguyo madeekoni teidaroko kuti mushango mwakadzare mitombo eya, tinozviziya. Asi kune imweni mitombo inorapawo zvimweni isingadi kuzondoonekwe mushangomwo ngekuti unenge usikazozoii kuti mwana wochimupa wakaite muwandirenyi. Hino zvakandonaka kuzondopinde muzvitoro zvinotengeswe mitombo, kwaakuotenge umwomwo.

Hino vaichibvunza kuti eya ndazvizwa mai emwana woye kuti nemuzvitoromo munotengeswe mutombo. Ndachigumemo ndinochiti ndinoda mutombo wakanyora kuti kudini. Ndikati aiwa munochitanga mwaenda kuchibhedhlera ndiko kwamunochisvika mochinyorerwa ngeanozviziyayo anoshandemo omunyorera zita remutombo uye nemuwandiro unenge wakachiita mutombo wakona. Imwi mochienda kotenge kuzvitoroyo.

Eyaa hatinonyahambazvo eya mumashango mwedumwo neChipinge kwedu uno kwatinodai dangani ndiwona anaNgungunyana nanaChirinda edu ano irimwo mitombo asi imweni yakona aimwiki yakadaro ngekuti inonga yoita nekudunga yeizhazha nemukanwa nekutsuma wozotoona zvekuti yookotenge muzvitoroyo mweinotengeswa inezenge yadhibaniswayo inozotopinde kurapa zve.

Imwinayi chirungu chino chakanaka kuchiramba hedu ngekuti zvakaite isusu mandau tinenge takangojaire ndau yedu tindori mundau mwedumwo hee totoramba nechiyungucho tondoramba teide mishonga teindoramba tichide mbitiyo nemitombo yemushango kubeni chiyu chino chakanaka nenguwa imweni unochizwe mwiri uno kuchipanda pakati peusiku unoende mushango ere , Andi unozondodaroko woenda nemuzvibhedhleramwo woguma wotenga.

Hii chakaita inini zvangu, andipindimwo muzvitoromwo kuno tenga mapiritsi akiti wee, ngekuti mutombo ino yekazara gwasharino ndinonga ndaiisa, kuri taindoramba teishekedzana zvedu taidaro zuvaro ndikati ini andiendiyo asi unochizondoona wechizongokurazvo uchihamba wotoona nyama dzakona dzekuchizokwira matundu kotse mutombo dzinonge dzoramba pedzisire wotorumba muzvipatarazvo, muzvitorozvo zvine mushonga.

Teidaroko teihamba nemumabanimwo kuti yona mitombo ino akhiti voye. Inochizombonase kuchibaye chitenda chiri chemene ngekuti kundodaroko kundotsenga hapana neunonase kuziya kuti uri vakona ngeuri. Asi tinondo bonga kuti chiyungu chino chakauya chakugadzira nezvitoro zvakona zvekutengese mitomboyo. Inenge yakabanasa nekureketwa nekupuva neuvandu vayo kuti inoite mumwirei.

Kune dzimweni ndau kune vanobakona kuaka zvitoro zvinotengesa mitombo, zvekuti ukaba svikepo zvinenge zvakabati mhoryo, zvakabati hwee zvekuti mutombo wacho ukamutenga unongogondisa kuti unopora ngekuti unenge wakandoutenga mwakanaka.

Taidaroko gore rimweni ngemungani wangu teihamba mupato tadarika ngemushango taona mitombo yakawanda. Tikati munocherechedza ere kuti yona mitombo zveinodai, ine peinozoduswa yozoenda kundogadzirwa yonyasa kututsirwa ngezvakawanda wanda mukati mayomo nana mazvikokota ayo. Yakuchionekwa yotengeswa muzvitoro mayo vandu voonekwa vachiitenga.

Zona unowu watadoka uno kune vaihamba veiningira munogare mitombo nemweinotengeswa, nemweino nasirwa kuti zvirozvo zvinenge zvakagadzirwe zvakanaka ere. Vaibazviningira zvirizvo, veichindonyore pashi veipa nezvima maki kuratidze kuti izvi zvakaambagadzirwe zvakati hwee.

Ana mai wee ana ano hetino abara tai ziya kuti ngecha anoita ere ukade ku ati huyai pano mugare apa hemunoti muno pisha mwiri zvo chitsenga mutombo uno upore audi peya anochizototi wazo tora wona unenge wakazo dhungwa dhungwa wo wasanganiswa ne zvimweni wobuda nge muchitoro mwo wochimupa aaa woita nekuzwa ku tapirire mukanwa kubeni echichito pora zvakadaro.

Ngegore rimweni takaenda kumuzi kwatete anguyo yainge n'anga kuguma iyo vandu vakati rakatira nemitombo yemushonga yemishango vantu vaitsengeswa ubeni hantizvopi pakazouya mitombo yechingezi hino yazara nemizvitoro vantu vorapwa dendaro raiuraya vantu reshura matongoro hino antu oponapa peya, azvisanakapisu.

Vai ramba vei bvunza zvikazi zvino ronzei na zve mutombo we muno reketa zvino kuti mitombo kuti kanyi kweduyo kwaka dzara mitombo tikati mitombo iriyo kanyi kweduyo hino ngekuti voi dusa havo veichizo dhibanisa ne imweni mitombo yo tengeswe mu zvitoro mwo yo oneke mwo kubeni kwese kuri kundo batsire vantu kuti vapone.

Kwai ngeshamwari yangu zuwa rimweni "vanhu vanopera kufa ngekuti anenge asingaziyi kuti mitombo inoonekwa kuri", ini kwakuchizomuronzera kuti "zviriyo zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana inobarapa zvekuti kundomwa kamwe auchahwiririyozve unenge watopona".

Katika hatinogara nemakwasga ano ndianinwaiziya kuti akazare mitombo kuchizotoite nekubhuirwa peya ngevanoziya kuti mitombo iyi ndoyavonochitora mitomboyo vodaroko kudhibanisa nezvavanodhibanisa nazvo vozvinasira zvoiswa nemuzvipepa zvopinzwa muzvitoro zvoguma zvotengezwa antu orwara, mwiri yopanda antu oguma oende kuzvibhedhlera otenga opora.

Ngenguwa imweni unoti weihamba ukade kuti hambe hambe woungana vantu vakaungana pane mushongano ,woro wozobvunza kuti mushongano unondonzi pano neapo mishongano umbori mushongano yeyi ,worozwa kuti ndewe utano vari kuhamba veyifundisa vanhu ngeutano, ngekuti havadi kuti vantu vafe .Havanodai zvino hino vandonoti peshe peshe vanozvireketa zvoro zvochizotonaka.

Aaah!, antu anondoramba eidaro, "here akiti woye, nemamvura ano!". Antu kundorambe akadaidzirwa kwaMutapeyo , "uyai kumudhibano, uyai kumushongano, kwauya antu arikutaura ngezveutano, hino munodini ngekuti antu munode kupora!"Antu anozopedzisira asimuka nezvikweshe kuende kumudhibanoyo. Ooguma otofundiswa ngezveutano antu otogwinya.

Weinyahamba nemuma patomwo unondoona nezvakandonamirwa orowoti peshe-peshe ukade kuti nepane zvitoro pakanakirwa bepa ukade kuti nepambutipo pakanamirwa worowozoti ndee zvirozvo zveshe zvakanamirwa woona kuti antu eutano anondoramba eidaroko anohamba eindodzidzisa antu kuti munhu wakanyaema pawakaema unyari muchiravha unozvizoya kuti kune utano

Aah nhtaraunda yedu ere akiti woye kanyi uno tinombabonga peya vanombaramba veigumeyo veindoreketa ngezveutanozvo zvekuti kune matunhtu avatombozvioni vanokwandamusa matunhtuwo veikwira veidzaka voroguma torogara pashi kumbati hlee vorotironzera ngezveutanozvo kubeni kuri kude kuti tisafa peya hino ndiyani uchafa muno teshe gwindiri.

Mihlongani inoitwa kweduyo mazuwa ano, kunenge kweindouya antu akawanda wanda, aisa naanarume naanakadzi, anenge eingoreketa ngezveutano, ngatirye zvakati, zvakati tisarya, ngatidanoni pano, zvakati tisaita. Vanenge veindoparidza nguwa ngenguwa.

Aaaaa chegore rino ere ana mai woye kundoramba antu akaunganodzwa kuntaraunda kwedu kuno antu engozwaroko uyai kwamutapeyo uyai kwamutapeyo hino taingeyozve zuro akuna ndiyo iyoyo nyaya yaindoreketwayo yezveutanoyo antu arikuramba endo kurudzirwa kuti antu ziyai zvekurya , ziyai kuenda kuzvibhedhlera , ziyai nemapirizi nemitombo yekushandisa ngenguwa yamunenge morwara.

Ana emazuwa ano idika-tika navo kuchiati chimbobvaipo pane zvemunoonazvo nezvinorira. Zvinenge zveide kundoyaeyiwa nguwa-ngenguwa. Zvoroochizo jaivhiwapo zveirinyamuka. Hino kubeni tinenge tichisise kuti ngenguwa imweni timboite kumushangano kwetinodhibana toroochizozwa ngezve utano huno kuti tochidini. Tinobonga ekuzvibhedhlera, yo anoramba akandouya aarembi, eifundisa anthu.

Nharaunda ngenharaunda mazuwano iri kubaahambe vanthu. Varikuhamba veibhiire vanthu ngezvekungwarirwa kwemuiri, kungwarirwa kwemishuna yavo. Kuti vanthu vagare veizviziya kuti chakadai ichi chakanakirei, ichi chakanakirei. Saka zvibaari zviro zvakanaka zvekuti anhu anondohamba eifundiswa peshe peshe, maererano neupenyu hwavo.

Avamborembi kuzvironza peya , etinyazvozvibhuya zvino kuti kuzwa kurwara hedu teihamba nezvitenda zvino teizvirekera vona vanoramba veindozvireketa . Vanorambe veindozviparidza nemumanhamomwo nemipikicha yakonayoronamirwa pazvibandera zvoroozwi peshe peshe tsve zvinenge zveindoreketa ndizvo kuti antu ponai neana ezvikora muzvikora mwo oro osimudza nezvibandera kuti antu aziye.

Kwai zvingangoite kunga zvisina nematuro zvaireketwa zviyani kubeni zvinenge zvine maturo peya apana chisina shwiro mwazwa ere akiti wowe antu anondorambe eidaro 'yayayi yayayi'zvinoronzwa zvo izwai anhuu eutano anoreketa ngazviyayiwe anhu pinimidzai zvinoreketwa zvo, ngekuti ndokuti mupone ndoutano hwakona mwanyazwa adaidzira zviya yayayi.

Akhiti woye zvakabaati mhoryo payani zvamunozviona zviri pano zvino kuti isusu tikafundise ana edu vano otofunda peya ozotohamba veibhuire antu maererano nezveutano Hwo antu votobhuirwa kuti utano huno tochiite ekudini kuti matenda aite mashomani.

Vandu vakakutumuswa zuro kwedu iyo kundaraunda yekwedu veizi chimbobudai muminda chimbobudai muminda kwauya andu eutano anode kureketa nezvehutano. Hah, yakaaheka heka vandu kubva kumaminda andu achienda kumushangano kwasabhuku pasi pomuchakata paunoitirwa. Kwaakuchisvika apapo gurubudu veutano vaya vochireketa manakiro akaita ngoutano. Takaabafunda zvakawanda amunawe.

Vanohamba veizvireketa eya muntaraunda mwedumwo kuti akitiwoye ngatidhibane ngatidhibane tione kugadzira utano hwedu huno tisimbe nezviro zvakona zvinodiwa asi nekundoti isusu hedu mandau tinenge tindori nendxondo dzedu dzenxayawo zvadzo torekera kuzviziya peya kubeni vanozviyeedzera ere munobazoona zveibudirira vantu votopona muntaraunda.

Chimweni chakachizoti inini kubaniyo kwamunotihambisireyo handikudi peya. Ngekuti antuvo munoona akati iyo jee-jee yoiyo anondodaroko eindofundisa antu zvoutanozvo. Hino inini ndoda kukwira ngedunhu roiro pega-pega pandinozvizwa zveutanozvo ndinotofunge kuti ndode kufa. Ndikati handizvopi peya zvakandonaka kuti antu mugare mwakaronzerwa mugare mweiziya zvinodiva nezvisingadivi.

Aibvunza zuwa rimweni, bambo ekweduyo echiti,"Imwenayi kudhayakwo ana aindororwa. Ondode kudai chaganga ode kudai cha. Katika kwaiya kusanase kufundiswa. Ndinobaade ekubonga zvinezvi, zvoramba zveibaareketwa kuti anhu ngaaziye kuti eikura anotange kukura zveihamba ngemukurire wakhona .Zveihamba ngemukurire wakhona ana eitochengetwa, ozotokura nekuroorwa asvika ngemuzera wakhona.

Eya waindonzwa antu eidaroko kuti aa matii zvinokufini muntu ngowo kubara muntu ngaabare ana ake ngekuti ndokuti abare dzinza ndikwo kuti muntu anzwi mukadzi kana akaroorwa asitondoda kubonga zvedu kuti mazuva ano ere aaa zvichapera ere zvopuwa vanhu kumandau vantu vofundiswa vantu voziya kuti ukai bare bare omboema.

Muchindau mwedu muno, kuti waachimusikana chekuti wotange kutunga-tunga diti, neakomana ,majaha anenge ongoramba akango kuningira. Unongoona nemadziso akhona kuti ringirire redziso rino pane zverinotsvaka ,raone diti rati khoo.

Kudhayako zvainga nenyiko, zvaisaa nemushumo. Kwaiye kuchindodaroko ngeasikanewo anenge azoti zvimukaka tunge tunge. Ochindozwaroko kuti uyai musimire izvizvi, uyai mutore izvizvi muzosimira. Hino ah tinobaabonga ngemazuva ano kuti neekuzvibhehlerayo vouya nazvo nekudhuze, veipanana muzvikoramo, ana oorochizotodxoka, zvoroonaka.

Kudai ngekudhayako, majaha nemhandara aindoti kana voondofunge kuti vode kurorana, voenda kwaana atete. Iyo vondosvika zvoronzerwa voone anaatete. Vodaroko, eikwinidzira ngeiyo, eya zvinoita rooranai itai kudai. Hino mazuva ano akuchina. Ororane ega ana mukati memapato nemumafonimwo.

Majahanyi nendombiwe anotamba eindodaroko atete anguwo musandoata kuti pamwagara mwoti pwesheshe nendxondo dzenyudzo ngadzishande rambayi mwechierenga mweindozwa namwe kuiti zvoitwa ngemajaha emazuwano nendombi zvazviro mweierenga nezvinoda kuutanozvo ndokuti mubatsirike nemizeraro ramunenge muriro.

Kwai ngqondo dzedu dzino teikura munenge mune zvakabikana-bikana, zvinenge zvaka dhungana-dhungana umwomwo. Asi hino ngekuti anthu eikura anode kuti muchindoazwa kuti anenge eida kuti kudini zveanenge eibudisa mukati mwengqondo dzawodzo, kwaakuchindooneka anthuwo eibatsiridzwa kuti aone kukure zvakanaka. Ngekuti ndiyo nguwa yakashata ye kukura kweanthu.

Kudhayako waindoona ana taita edu asi kuti tisaiziya kuti anozviitirenyi. Aindoti akati garei garei otora makomichi opuza puza mitombo yawo eipuza nehumvura. Torookorera kuziya kuti hunopuzirwei humvura huno, kubeni ngekumweni kureketa, kutaure kuti nehutanohwo, hunenge hweindogadzirwa kuti vagare vakandogwinya gwinya.

Takati tiri panhtamo yechimwana chemudzukuru wangu zuwa rimweni mbuya angu akati hee muzaya wangu woye mabarirenyi eunoitawo, mabarirenyi ana kuite makonzo kudaro ndikati hee mbuya akati enda kuchibhedhlera uende koofundiswa mabarire akanaka weipuwa nemitombo yekuzvibhedhlera ugare weimwa weibaiwa kuti usaite mubarirewo.

Anondogara eidaro asharukawo kuti chisingaperi apana chisingaperi anangu nana. Chaaka chineka neka mazuwa akaperawo. Rakati rauya zibhesha mupengo riya. Ndiyani wanga achareketa neumweni. Kwainge kundoti ari pake ane chimucheka chaakati mboo kumbonye muromo. Wapedzeko, wochindoti pake ega kocho. Hapana nowaichingamidzo umweni. Zibesha mupengo riya rakamboonesa vanhu ndondo.

Haa takati gore rinweni tiri kwaMabeye dzasi iyo iyo yakaani katika chizukuru chedu pambatsopo chimwana chemukwambo. chapishe mwiri, ndiani wakazoziye kuti hino kwaakuchidini. aiirumbe mushango kotse mutombo, aiti ngeapapa, aifukirise mvura, petakazondosvike kuchibhedhlera aaa kwakungodaroko ngenguwa doko doko zvinofonyorerwe munzeye zvoo ,zvotoiswa zvotoonekwa kuti mwana unozwei, otorapwa.

Antu kudhayako aingofunga kuti muntu kana arwara zvinongodiwa kuenda kuchibhedhlera vasingazivi kuti kushandawo kwakaita sekusimuka uchirumba nekuata mutombo umweni unorapa mwiri asi zvinezvi kufunda koramba kuchienda mberi zvakutooneka kuti muntu weshe weshe kwaari wakungoziva kuti kurumba rumba kwemene kunoporesa .

Tichandokura waizwa mai endodaroko, musarumba-rumba munokuvara, musakwire mumbiti ngekuti mukawa munoguka murenjeyo. Kubeni kwaiye kusaziya peya kuti kona kukwira-kwire mumbitiko nekurumba-rumbako zvinochitobatsira nenyama dzino kuti makodo anochigwinya.

Ndinogara ndeivaronzera ndombi dzangu dzino nemajaha nearumbwana ano kuti musanyanya kutihle muzvihlayomo meingotikinya tikinya meiningira zvamunoningira zvo itai mweirumba ngekuti kurumba konakwega utori mutombo wakakwana mwei hambisa maningi mumango wakakura ngezvatakakura teita isusu hetinodai zvino atina nechinoti twi munyama dzedu dzino ngekuti taindorumba.

Kwai ngenguva imweni tinofa ngekutame kuziva kuti hino tochiita muraramirenyi, kubeni nekurumba kwemene kundojamba kwemene kunotokuita kuti mundu ugare nyama dzako dzakagwinya, nezvekurya zvemene zvinoita kuti ugare wakagwinya. Saka zvakanaka kuti zvigare zveifundiswa andu kuti andu anofanira kuryei, kuti andu anofanira kumboitei, kuti agare nenyama dzawo dzakagwinya.

Imare hadzo akiti nana dzingangotamika etakagare kudai zvino, zviro zvino zvekufunda zvaide kuti kudai mare dzino dzaitonhwa mwaindopotawo antu mweambukawo nyanzadzo mweiendawo kune amweniyo mweiyofundawo zviri kumhiri kunyika dzeamwenidzo munondouyawo mune chamwakabata zvoorozotobatsira neantu peyani mukugara muno, zvine munakire wazvo amunawe!.

Kureketa kwainesa kureketa karetu. Kwekuchiti dai mwana anyakotsora unaye pamuzipo unode kuti kuronzere baba akhona anenge arikumushando kuretu iyo, unoite mareketere eyi nawo. Hino ,ngemazuwano unondoone kuti zviro zvandonaka zvondogadzirwa ngekuti antu akasike kureketa pasina ngemukuwo baba emwana atoziya kuti mwana okotsora unowu, saka zvandonaka.

Ndakati ndati kure kure nda chi mhandara chati kure kure kwakuzwe shoko roguma kwai atete apanda mwiri imwe we chakabudepo kude kuzorumba ko gumeyo ane vhiki peya tete aya ayipanda mwiri ariyati manyoko mwiri weshe pure pure hino zvinezvi tinobonga ngekuti zviro zvino zvobai chinja kwane zvekungoti munhu akapanda oto fonera umweni otozwa.

Hendinodai zvino ndinoti ndikatange kuti dhuu kufunga ndinozwa nemwoyo wangu kuenda kuretu kuti kudhayako antu aimbaafa ngekundoti warwara ari pamuzi kwakuchidaroko chikochikari chekwaantingi chiya, ngenguwa imweni chakaponja nevhiri pechaiguma kusvika kuchibhedhlera muntu watofa. Hino zvinezvi tinobonga zvombakasira kwaane mamburenzi anodaro whiii ngenguwa pfupi muntu watopona.

Taichiziya ere teikura teizwe kuti musateme mbiti, musteme mbiti, teiti anode kuti tigare mumakwasha ere, taichiziya ere kuti hevaiti musateme mbiti zvo kuronze kuti mbiti yo ndiyo mitombo yakona inorape matenda eshe akadai anopande mwiri hino ah, totorapwa peya ndiyo mbiti yo yakadzare mushango muno kubati muganga wedu nenharaunda yeshe miti yega yega mitombo anhu otorapwa otopona.

Chiro chakandonaka takagarazviya mumhatso dzedudzo, kuti antu tisime, tisime mitombo peshe peshe nemumakaba ngatisime mitombo, nepari peshe panosimika. Dai antu aindokona kuziya kachikora kano kekuti, kugara antu akandosima mitombo yavo zvine zvezvinoabatsira maningi kunyanya mwiri peinonga yopanda paya. Kundoduse mitombo wotsenga wotodya wopora.

Zvinonga zvemutambe peya eizvironza ana mai ano nana baba ano kuti akiti woye mitombo ini yakanaka peya ngatitore mutombo mushangomwo tizvirape zvinonga jee kubeni vanenge vazotozviita ere unobaona eipora ngekukasira kutodarika vanotenge muzvitoromwo kubeni nekutodhura azvidhuri

Pane chibandera chakaite yekunamirwa todzake kwana chechecheyo mubari mwomwo. Tikati hambe-hambe kwana mariya mbeureyo unochizwa chibandera chiya chakanyorwa kuzi mitombo iripano, oro vazoti ndee-ndee negwasha rakonaro reshe mitombo yega-yega, votosheka vopedza voti eya ndiko kupona kwakona nganamirwe mutomboyo antu ngaiziye ngekuti ndiyo inotiponesa.

Andu aichingodaroko kuti hai ndau ngendau ine mbiti yayo inoporesa amweni eichi ngodaroko eibhuya kuti munoti zvakaita mugowa kana kwana Mwacheta kuti kunobudenyi takazoti zuwa rimweni tadzakemo mubanimo kwachingidaroko neandu kuti muri kuona ere mbuti uyo unorapa mutombo wakagwinya vandu vakabvepo vazadza mikwacha zvemapepa nemitomboyo.

Waiti ukadzaka mubani mwanyaukarimwo oroona mwakazvipira kutindo wotama nekuti chakazombosvipirise umwomwo chiini kuzozviti ndege aaaa mitombo yega yega, Nyaukariwo weshe bani rakona reshe rakadzare mashango kubeni mashangowo ukakorera kuziya unototema peya kubeni wototema mitombo yekuti antu atorapwa apore.

Zuva rimweni yakaadikatika mbuya eindirumbirira mumunda ,ndeindoti ndeishakura ndaindoti pandashakurapo ndotema pandashakurapo ndotema .Mbuya akati pfutseke iwewe buda muno .Auzvioni ere kuti zvaunotemazvo urikutema mbiti inorapa, urikutema mitombo. Usangoteme peshe peshe .Chengetedze mitombo iyo inoda kungwarirwa kuti izoshandiswa.

Aigara eindozvironza eya asharuka edu ano esi kuti haaizvironza pheyani taizwei . Kwaiye kungotsokotera zvisakazvo mumanzee nemadzoto, kubeni vaitotironzera kuti kurai meiziya mbiti yemushango. Hino mwazotoiziya kudaro zvatonaka ,moonyarwara kuamba ngekungoti bvitei muntu ototsenga-tsenga opona.

Ngeriri gwasha raunohamba kanyi uno kuchipinge kumandau ukasaone mutombo. Ukati tukutire mungungunyana vadhibana nemutombo. Ukati tukutire muchirinda vadhibana nemitombo. Mitombo yega-yega kanyi uno antu eshe ari kwemuriyo uyai dzakai chipinge uno mitombo yakadzara murapwe mupore.

Kwai amweni eihamba anenge eindoti mashango ega-ega, kubeni kusaziya pheya. Kusaatoziya kuti mukati mwemashangomwo ndimo mune mitombo, inobatsira zvakawanda. Ndimo mune mitombo iri kuporesa antu zuwa ngezuwa. Chinondodiwa kuiziya mitombo ino nekuiringira, kwaakuchitoitsa kwaakuchitoingwarira.

Kubeni zvaizwarozvo kwaiya kupishana ndxondo kuti hino mare yakona ndinoiwone pari yekuchirape murenje uno mukumbo wati tatanana kuti titi inota kuti titi chiini wanga achiri nezano rakona ndian. Ndipo patakazori Mwaramu pindikuti Akati musapandike ndxondo shango rino rakadzara memitombo. Kwakutoende koti bvitei uyei nawo pakiro azii.

Taidada nemugobera uno teibve kusoto teita nekuemba tiri mupato munjiramwo. Kuti chipinge chino indau yakanaka akhiti voye yakazara ngemitombo ukakwira vakadai kuenda kwana Tuzuka mitombo. Ukaenda kwana Ngaoni mitombo mashango eshe mitombo, mitombo yega-yega antu otorapwa uno hakuna neanedenda antu kurapwa kwega-kwega.

Takaite ungati zuva rimweni antu achaguka ngemakodo ngekusheka, chabvunza chimwana chemukunda chepedupo. Chikati mashango ano hatemwi ngei akhiti voye mbuya pingu-pingu akati hatitemi mashango muzaya nekuti mitombo yega-yega, yetinogara kudai muzaya zvino tinopona ngemitombo yemushango.

Chimutundhu cheNgaoni chiya, teikura taiti teikwireyo kuende kwambuya edu, waindozwa sekuru oodaroko kuti ukandokwire padera pechimutundhu po apo, pakadzare mbiti inorapa. Zvekuti eshe neanyari nemaguyana; anyari nezvitsinga; nezvipande, waiti ukandokwira paderapo, mitomboyo yaitsiwa vandhu kwaa kutopona.

Zvirwere zvakona mazuva ano azvichaperi ana mai woye ukada kudai kwai mukuhlana ukade kudai kwai mushana hino vanochiramba vachidaroko kuti torai mitombo yemishango meimwa kuitira kuti vandu vagare vakagwinya akapona .

Kwai ungatoneseka ngehwana wakanyagara kudaroko, kuti kakati twii hino woti ndochikapeyi, kakandoti twii hino woti ndochikapei. Iya ngenguwa dzimweni pheya unobaaedzerwa naye mwana usiku wakati thoo weitama nezano. Kubeni shango rakadzara ngembiti, ngemitombo yekuti tipe vana. Hino tinotobonga ngekuti imweni mitombo yakhona yaakuchizotodhibaniswa yotoiswa nemuzvibhodhleya, vana vochizotoida.

Taiti tiri kusaa kwaMunyanyazi, taiziya ngeyi kuti mukati mwemushango muno mune mimbiti inorapa. Kuchizoti zuwa rimweni amweni sekuru nechidemo chawo, takazozwa kochoro-kochoro kuhamba. Akati hayeee asikanemwi kwaakuchibuda. Munotsvakenyi sekuru? Akati majaha nendombi uyai ndimukhombidze mitombo inorapa musazoswera mweienda kuchibhedhlera, aaaah totoiziya.

Aaaa kwai ayi maninjipi ere andinokhombedzwa pano, zvinoita muhambirenyi zvinoita muhambirenyi zviro zvakhona kuti mbiti yatinoziya yemushango iya inopedzisira yooduswa yogadzire mitombo yogadzirwe mitombo yemuzvibhodhleya ndikati aa zvinode kufunda mwana wamaengu wee zviro zvakhona kuti uzozviziya ngekuti chinenge cheidiwepo kupona.

Ndakati zuva rimweni ngakati txaa pashi pemumango kweduyo. Ndarwara mundani maitsuna-tsuna moro voite yekubika-bika mweite nekuchipanzisa mweibudisa nezano ndera kuti neshena kuti pwititi ngejeko. Ndopakazosvika sekuru akati hemuzaya unoatireyi ndikati ndafa nejeko akati shango rakadzara mitombo iri kwakutouya nemutombo kwakutondipa.

OOho! takasheka zuwero chakaachibatai batai chimwana chemukoma chimurumbwana cheitiza kubeni chinodziye mwiri peya mukhuhlani wakati ndee nemaguyana akati yakayaka nemumakodomwo kuti iwewe uya uchimwe mutombo ungada ere! kwaakuchizotoite ekupfinye ngemiroyo kubatwe miro kudurure mutombowo mukati.

Zvaindogara zveindoreketwa kuti musatema-tema nemitombo mushangomwo, ngekuti ine kubatsira kweinondoita purazi atete edu eichindogara echizodaroko "simai mbiti, simai mbiti peshe peshe ,neunorwara uya, aibvita ochidaroko nzinde idzi dzinoshande chakati, anhu otopona.

Waizvironza Gabaza, kweduyo musharuka Gabaza anondodaroko nemusi wesoto uuya anhu apedza kushumira okumbira nemukuwo kune muchumairi kuti ndinoda kureketa neantu ngendaa yemitombo ino oroooiparaidza mitombo ino nemishando yakona antu orooto zotozwisisa zvekuti neunyade kuzwa paanozwa zvinyarizveshe anazvo zvoro opuwe mitomboyo anhu otopona.

Ngepari peuchahamba mazuwa ano, ukasazwa panoreketwa ngezvemitombo yechikanyi. Peshe-peshe ndiyo mitombo yemushangomwo, ndiyo mitombo yechindauyo, kwaindiyo inorapa, kwaindiyo inopedza mabeshamupengo ano. Wotozopedzisira waona kuti mitombo yechikanyi, mitombo yemushango muno ndiyo yemene-mene yetinofanira kuramba techindorya peshe petinenge tiri.

Anditi ndaishekasu pamuzi pangu zuvaro. Ndachide kudaiko. Kuzwa mundani mangu muri kukurunga. Ndikati hino ndochidini zvazvakuita senge zvoda kubudisa. Zvoda kupanza. Zvimweni zveida kubuda ngemberi, zvimwe ngesureyo. Ndikati hino ndochidii akiti woye. kwakuchingoti ndee. kwakuona mbiti ndochizodai. kwakuchiona kuti kune mitombo yotengeswa yemuzvibhokisi. Ndikati Mwariiwe mwashuma.

Takati tadzaka mubani mwaZamuchiyamwo teiende kudoro kudoro rekufa nedzinza reshe kwakuchizwa tiriyo kuti hemunonyahamba zvino mweitsika tsika mweindoitira peshe peshe munozviziya ere kuti mushango muno mwakazara mitombo kuzoozviti ndee ahh mitombo inorapa umwe naumwe wakabva akachibatira chake chimutombo anonyasungira mumukhamo ngekudaro.

Munyika yedu ino peya hurumende yedu ino inondodaroko musateme mbiti patemwe mbiti ngapasimwe umweni tinobaazvibonga ngekuti vanohamba veikurudzire anhu kuti antu aziye kuti miti ino yakambonakirei mitombo yakona inozombodini toroozobongazve nevanozogadzire mbiti iya voitora voidhibanisa ne zvimweni zvoroozondodai zvotozotengeswa nemuzvitoromwo.

Mbuya angu kanyi iyo apana nechidzukuru chinoti twii ngekuti aana nemitombo waasikaziyi. Chandoda kuti kotso mutombo chototsirwa mushangomwo chopuwa, chandoda kuti mee zveshe vanenge vakaunganidza. Mbuya vangu vanoziye mitombo yeshe mihlobo nemihlobo nemazita ayo. Anokuronzera nemamwirwe ayo, nezveinoshanda anokuronzera mbuya angu.

Taiti teibve Chipinge kuThaundi teikwidze kuende Ngaoni, kune rimwe gwasha rekwaNyamakwapa retaizoti takwira taamwo ngemuderamwo, woro wochizwa nenyota, woro wochizwa netsinga dzemusoro kukweyana. Waizozwa anambuya ooti kweyaipo chimuti icho mutsenge, imwimwi murikukhosoramwi munenge mune chikwehleyana. Antu ototsenga otopora. Zviro zvino zvanga zvakabaanaka akhiti wee, yakadzara phiya mitombo mushangomwo hetinogara zvino.

Atete angu aigara eindozvironza kuti imwimwi zveinozi mitombo ino musandoti ngeyeshe yeshe inenge iri yemushango , imweni mitombo inenge ichitotapira weitoirya , asi heyi chitotapirazvo eichitorapa zvee munyama dzedudzo saka tinondofanira kugara takandorye mitombo ino takandotsenga kuwawa nekunaka ndichindotsenga ndokupona kwakona.

Kwai kufa kuda. Antu azhinji mazuwa ano kundofa zvawo, kubeni mitombo inenge yakandodzara peshe peshe. Neseri kwemiziyo mitombo inenge indoriyo, munondorimwamo mundori nemitombo. Kuti chinoita ngechekuti antu anenge asingazii kuti mitombo yakhona inozi kudini, uye kuti inorapei. Asi tinobonga isusu entaraunda yeuno, ngekuti tina ana chamakorododo anochizohamba eikhombidza anhu mitombo ino.

Kufunda akuperi akiti woye akuna kwai nddakafunda ndakaita zvese zvekufunda zvo zvepashi nezvepakati nezvederayo. Muntu zuva ngezuva unoramba weingofunda atisakafunda ere zuwaro teidaroko kuenda kudoro rekufa mubanimwo kwakuchadzaka kwakuchiyi ndee. Amweni Mai vatainga navo kwakuti vasikanamwi emaipo ndimukombe muti unyo kuti unorapa

Mbuya angu anondoramba eidaro kuti arumbwanemwi andimbomusii. Ndinode kuti murambe mweindoziya kuti mishonga, mitombo, tinoitse kuri uye inomboite mushando wenyi ngekuti ndizvo zviro zvakatikoshera mukati mwendaramo yedu, kuziye mitombo ino, nekuitsa kwayo nekuishandisa kwayo.

Unotama kuti antu ekudhaya dzimwe ndau aimboitirei mapirei mazina akona. Taichiziva kuti haaiti pagombati kuronze kuti gombatiro utori mutombo. Ndakazoti zuva rimweni," Sekuru zina rekuti gombati rakabvekuri. Izita rasabhuku ere?''. Vakati mutombo muzaya, kwachizoti poti dza. Kude kundodai, nharaunda yakona yese, yakandodzare mitombo, igwasha mitombo yega ega.

Nemuzvikoramwo chiro chakandonaka kuti vona vanofundisawo vana vandoramba veiafundisa kuti mitombo ino yakambokosherei, uye inozomboitenyi ngemukati mwenyama dzedu dzino, mukati mwemishuna ngekuti munobaya baya mune nenguwa yemunobaya baya yeunozwa wakanyagara kuti kubaya kuno akuchiri kwopi uku kwode mitombo yemushango.

Kwa sabhuku Siyaphenduka kwetakakurirayo, kwaiya nemushumo wekuti mweihamba zviya musandothajura zveshezveshe ngekuti zvimweni zvakhona zvemunothajura muchathajura nezvinouraya kubeni apana waizviziya kuti haanodarozvino sabhuku zvino kuchengetedze mitombo yemushango, chikwaiye kuda kuti antu aziye kuti inongwarirwa mitombo yemushango ngekuti yakanaka.

Anthu akati ari koodhuvha, eihlambeya, mwabudzimwo, ndombi nehumajaha hweshe hweihlambeya, sekuruwo kwaakudarika nechipadza chawo akati budaimwo, mweshe munohlambeya, uyai ndimuunganidze pano, ndimuronzere mitombo yemushango, kuti hemunohlambeyezvo mukarumwa ngenyoka, muzoziya kuti ndikatontha chimbuti ichi ndikatsenga, ushungu hwenyokahwo hweshe hunotiza.

Zuwa rimweni antu akati akaungana kumudhibanoyo akachindogara mukati mwemashangomwo pane unenge ane nepekugara ere. Wakazoti asvika umweni mupengo waingawo zvake nedzake dzaitenderere musoro ndxondo akati ,"iya pemwakagarepo anamai amuoni kuti mitobo yega yega ere." Ahhh wakatozogumisirepo otofundisa antu peya ngemitombo yemushango antu otopona.

Kwedu uno kumandau majaha nentombi vobadakarira kuenda kumasoto mazuvano ngekuti vagumeyo inoti yapera soto zviya achumairi anochichumaira ngemitombo yemishango voro voronzere vana nemamwirwe akona ainofana kuitwa nezveshe zvinodiwa peiri aa vana votozviziya votopora .

Anhtu akangwara etakagare kudai zvino. Kune anoitora mitombo iyo anoitonhtera kwainenge yakarashwa iyo. Amweni oende ondoitsa ngemapadza ogadzira oro ouya nayo oro oigadzira eyiisa nemuzvibhodhlera, yeivharirwa yechidhibaniswa dhibaniswa imomo. Yotobuda yatova mitombo inorape zvimweni zviro zvinotobatsira maningi.

Makwasha ariuno ere akhiti wee weirihamba unoita nekutwa roroita nekuti ndiiii . Worooti wechihambemwo wokorera nekuziya kuti hino dai mwanyabuda nenyoka handirumwi pano ere asi tiinobonga ngekuti mumakwashamwo ndimwo mune mitombo yakhona .Ukade kuzondoti ndee inenge iri mitombo zvorozotoita neanozviziya orootaura nemishando yayo mitombo yakhona.

Mbuya waChanaka , svikoro redu renga iyo iyo, raimbogara reindodaro," Munoneseka ngenyi pemunondopera kufa nguva ngenguva kobeni mitombo yakadzara." Saka raichidzongoti ngerimweni zuva Mudhlobera iyayaya rodaidzire mishongano, antu oungana. Ontu ofundiswa kuti mitombo yemushango basa rayo ngerenyi. Kuzongotobva apapo, gwindiri gwindiri antu kuhamba.

Ndakati ndati dhuu zona uno, mwana akorere kuata usiku weshe ngemurenje waipanda. Kwaakude kuti ndee ndee kwaakutama nepekubata, ndikati ini chendinofira, ndini tande ndakananga murutengeni mwo mugwashe mwo. Kusvika mbiti yakadzaremwo, ini kwaakutotse mbiti iya mitombo, itsei mitombo yangu, iyi mitombo yangu kupetuka nayo kumhatso kwaakutope mwana hino watopora.

Kwedu iyo kwetinoshumirayo tinoti tikange taenda kusoto zviya, tine amweni sekuru edu anondodaroko mwoopedza, akati ndipeyi mukuwo wekureketa. Oro oosimuka sekuru aGabaza, oreketa ngezvemitombo yemushango. Aa! munozotobvemwo antu uripake ngeuripake mwotopuwe mitomboyo. Mwooguma mwosima nemumhatsomwo, dzimweni nemumabhotoro dzimweni nemumabhaketi akafa, zvitohamba.

Tinoabonga mai enyika yedu. Aabviri zvawo kungoti anhu akona anobhuyirwa ngeasikazwi anoramba akarondere zvitandazvo munzee kuite ekupfokotera kubeni anondoramba eidaroko . Musatema nembiti mwemunohambemwo. Chengetai mbiti yese nemashango eshe ngekuti ndoutano hwakona, anhu orooramba eichichibhuyirwa kuti matenda aite mashoma. Tinoabonga mai edu ano.

Baba ababangu kanyiyo anganacho chipadza chawo nechinda cheseri kwembatso chevaindoti, vakangodai voenda seri kwembatsoyo, furatire, vosvika kopo kopo, kuvabvunza kuti munomboitenyi sekuru imwi, vanondodaro, ndirikusime mitombo, nekuti mitombo ndiyo inoita kuti tikure takagwinya muzaya, kudai wanyazokosora , ukamwe mutombo unogwinya.

Zvinondoda kuramba zveireketwa nanyamashi uno anode kundoramba eireketerwa zvimuchachana zvedu zvino ngekuti mukaramba mwakanyarara azviziyi peya unoona nembiti yemushango yeshe yapera kukajangwa kajangwa yatemwa ngedemo yeizwi aina necheinoronza kubeni ndiyo mitombo yakona inotiporesa.

Ana ano akhiti woye, ana ano achazwi kunyaronzera kuti hemunohambe zvino emunonyarimazvo izvi zveshe ngazvisimwe musate-tema mashango muminda ngekuti zvamunotemazvi ndiyo mitombo yakhona avazvizwi peya asi tinobonga ngekuti kuzvikorayo zvinondoramba zveidzidziswa voro vochizvidziya vorovochiichengeta nekuchitoida mitomboyo.

Vaiite hasha peyana zuwa rimweni antu ano ndeivaronzera kuti imwi munozviziya ere kuti mbiti yeshe yakadzare mushango ino ine mishando itori mitombo iyi inorapa zveshe zvemunozwazvo matenda eshe emunozwawo peyani. Miti ino inorapa. Hino vaindipikisa kubeni ndeivaronzera vakazoti vachitange kuzwe miti iyana kwakuchitsenge miti iya kwakutopora.

Kwai musando gura gura mbiti mei hamba musando dakarire kuti chamawana pwa motsika mwei tora ne mechisi mei pisha unodaroko unya pisha ne miti inorapa kubeni mishango muno hai maka zare mitombo akiti chidhuwe mitombo yega yega tisa pishe miti tisa pishe masango ano mitombo ina.

Ririyo gwasha kundaraunda yekweduyo rinozikanwa ngechichaambe kubarwa chemene chimwana kuti rinoera, kubeni herinoyerero ndiani waoziye kuti mukati mwaroro mune nembiti inorapa. Hino zvinezvi hakuchina nekuera, andu kwaakurumba echindobvite mbitiyo eiuya antu eirapwa. Antu otopone.

Apana mitombo isikaziiwi ndiatete angu mitombo yeshe yemishango anoziya nemishando yayo. Anochindodaro ngechibadza chawo zuva roobira zviya. Unooma oodzaka mubanimwo oenda kuotsa mitombo, ouya nayo ochidaro garai apa ana emukoma wangu ndimuronzere kuti uyu unoite basa reyi, uyu unoshande pari. Totodaroko anhu ngekupona.

Gore rimweni takati teiende kootsira atete edu kwaNdimayo, antu kwaakudaroko mbuti uyo unorapei, mbutiwo ndewenyi, ainyaati ngewekuti nyuchi dzidrye, ainyati ngewekuti kudini. Pakati pachizoguma amweni mwaramu akati "nyararai ndimuronzere, mutiwo ndiwo unorape maguyana eshe emwiri .Netsinga dzinoti tamu -tamu unoporesa."

Zvimweni zviro wakagara, ungandoona kunga zvisina ndaa, kubeni kune antu akajekerwa ndizvo kudhaya anotoona kuti zvinenge zveishanda. Unotoona muntu eitora badza eirima seri kwembatso, utogadzire chigadhini chake iyoyo, chemitombo, wotoona nembhuri yake nevana vake votopona ngezviro zvakandonge zvemahara.

Kufunda akuperi akiti anondoramba eidaroko naasharuka akasvike pakundofa eindozvireketa kuti emunozviona zvino kufunda akuperi aidaroko zuwa rimweni tahambe mugwashamwo teiende kunhamo kokuza kwakuchiona miti yanga yakamera zvikazi munoiziya ere miti ino kuti mitombo aah anhu akabaayaya kupurutana kwemene zveironzwa tikati tinobonga taziya topona.

Baba angu anondorambe eizvironza kuti anangu nai, akuna mumbuti usina mushando. Mumbuti wega-wega undori nepaunoshanda, undori nepaunorapa. Hino, unozotozviona ngekuhamba weikura kuti ukati pindeyi apapa, wotozwe kuti mutombo unewu ngeunorape zino. Wode kudai, mutombo unewu ngeunorape mushana. Wotoona kuti mumbuti wega-wega, hetinohamba zvino, mutombosu?

Kumatundu kwedu uko ngaoni unoti weihamba woroti hino zvakaita maruva ere, zvakachindomera peshe peshe. Pano ukabakorera kuzviziva ere unotozofunga kuti pamwe maruva eshango ramambo. Kubeni pakazouya anonasa kuzviziva anotokumba. Sekuru edu amwazichikotero aingogara akadaro achiti ,azaya musandojamba peshe peshe mitombo yega yega iyi, musarumba kuenda kuzvipatara bvitaipo mupone.

Tairambe teikuuyiwa ndisekuru edu aindorambe eikuuwa unoitenyi iwewe usatema apapo ndinokuronzera ndeikuronzerazve auzwi ndichaita ekukutorore mushwapu kubeni evaidaro zvopeyani kwaive kuti chengetadzai miti ngekuti ndiyo mitombo inotirape mushango ,musatematema miti yo ngekuti ndiyo mitombo yakona.

Taiti teihamba kanyiyo gwasha rekwaTamandai rinozwi Buyeni. Andu aipindamo oite chihware hware, orodambura ngembiti irimo, kubeni avazivi kuti mbitiyo mitombo. Kuzoti zuva rimweni sanganaiwo naMutape akati, zviinyi ana imimi zvamunodambura izvo, tikati mbiti yatinoda kutamba ndiyo, akati mitombo torai mitombo iyo meshe mutsenge matsenga munopona.